Odokotela kanye labomongikazi kufuze behlale befundiswa ngemikhuhlane evelayo njalo bafundiswe lokuthi leyo mikhuhlane ibonakala njani ukwenzela ukuthi bengazi basalela muva ngolwazi lwemikhuhlane kanye lokwelapha leyomikhuhlane.

Igcikwane elibangela isihudo liyamemetheka kakhulu ezindaweni ezingahlanzekanga ngakho ke abantu bonke bayakhuthazwa ukuthi bananzelele ukuthi ezindaweni lapho abahlala khona kuhlala kuhlanzekile njalo badle ukudla okuhlanzekileyo.

Ukuvikela abantwana emikhuhlaneni ebulala abantwana kuqakathekile kakhulu ngoba kubasiza ukuthi bengafi njalo bengacini sebeyizigoga ngenxa yokuthi sebehlaselwe yileyo mikhuhlane. Ngakho ke omama bayakhuthazwa ukuthi bananzelele ukuthi bayalandela izindlela lezimiso zikahulumende ezokuhlatshwa kwabantwana.

Imikhuhlane egulwa ngabantwana minengi kakhulu njalo iyadinga ukuthi omama babelalo ulwazi lwaleyo mkhuhlane ukuze benqabele leyo mkhuhlane ebantwaneni njalo bananzelele lapho okudlalela labo bantwana ukuze bengatholi amagcikwane aleyo mkhuhlane.

Abantwana abancinyane kulula ukuthi bahlaselwe yimikhuhlane ngoba izikhathi ezinengi abananzeleli indawo lapho abadlalela khona ngakho kungumlandu wabazali ukunanzelela ukuthi abantwana laba badlalela endaweni eziphephile njalo bayageza izandla zonke izikhathi nxa bevela emidlalweni ukwenzela ukuthi bengaze bamenethikisa igcikwane njalo bengaze baligcina emzimbeni yabo licina libahlasela.

Minengi imikhuhlane ebangela amadlala emilonyeni. Ngakho ke, kuyakhuthazwa ukuthi labo abayabe bezithola sebelamadlala, baphange badinge usizo kulabo abaqeqeshileyo ngezempilakahle.

Kakukho lula ukuthola imvunulo esetshenziswa yilabo abasenza ema laboratory ngakho ke ukubakhona kwayo ezibhedlela kanye lasemaklinika kuyakhombisa ukuzimisela kakhulu kukahulumende wezempilahle

Ukuphatheka kwabomama kumfundiso yezempilakahle kuyinto eqakathekileyo kakhulu ngoba yibo abasungula labantwana besukela besebancinyane kuze kufike ezingeni lokuthi labo sebekwazi ukuzimela.

Ukucubungulisisa ngezokumemetheka kwemikhuhlane kuqakathekile kwabezempilakahle ngoba kuyabasiza ukuthi baphume lendlela zokuvikela ukuthi imikhuhlane etshiyeneyo ingaze yamemetheka kalula emphakathini.

Imikhuhlane evukayo umhlaba wonke jikelele kuqakathekile ukuthi inanzelelwe ukuthi kuyini okwenza leyo mkhuhlane ivuke njalo abantu baziswe bafundiswe kabanzi ngayo.

Omongi labo mongikazi kuqakathekile ukuthi bazivikele lapho behlola izigulane imikhuhlane ethile, ukuze bengacini beyithatha labo icine ibahlukumeza emsebenzini wabo wansukuzonke.

Ngemikhuhlane esikhona kulezinsuku. Kuqakathekile ukuthi abantu behlale bexoxisana ngemikhuhlane evelayo ukuze badinge izisombululo ezingashesha ziyisuse leyomikhuhlane.

Omama kuqakathekile ukuthi baphatheke ekwelatshweni kwabantwababo ukuze bahlale besazi lapho abantwana bedinga ukwelatshwa imikhuhlane ethile njalo benelise ukugijimela ezibhedlela ngokuphangisa

Abenza imithi yamanje kuqakathekile ukuthi bazi ngemikhuhlane egulwa ngabantu kakhulu ukuze basheshe benze imithi eqakathekileyo ukwelapha leyo mkhuhlane njalo basize abantu abagulayo.

Imikhuhlane yabantwana kulula ukuthi imemetheke ngakho omama kuqakathekile ukuthi bahlale benanzelela ukuthi abantwana bahlatshiwe amajekiseni okuvikela leyo mkhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abantu bathole amanzi ahlanzekileyo ezindaweni abahlala kizo ngoba lokhu kwenza ukuthi imikhuhlane ingaze yamemetheka kalula njalo abantu bathole impilakahle.

Ugatsha lwezempilakahle umhlaba wonke jikelele, luhleli lukhangele ukuthuthukisa ezempilakahle njalo lunanzelele ngezemikhuhlane evelayo lucubungulisisa njalo ukuthi limi khuhlane ingalatshwa kanjani.

Ukuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo emphakathini, kulobungozi obukhulu kakhulu, ngoba abantu sebengazithola sebenatha ezindaweni ezilamanzi angahlanzekanga okungabangela ukuthi imikhuhlane imemetheke masinyane kakhulu.

Imfundiso ngezempilakahle kubobaba iqakathekile kakhulu ngoba izikhathi ezinengi yibo abatholakala bengafuni ukuya ezibhedlela lapho omkabo bebakhuthaza ukubana baye ezibhedlela.

Omunye wemigomo yezempilakahle umhlaba wonke jikelele kubalisa ukuthi abantu bonke kufanele bathole amanzi ahlanzekileyo okunatha ukwenzela ukuthi imikhuhlane ingaze yamemetheka ngenxa yokunatha amanzi alamagcikwana .

Ababona ngezempilakahle umhlaba wonke jikelele bayakhuthaza abafundisa abantwana abasezingeni eliphansi lezemfundo ukuthi babafundise ukuhlanzeka lokuhlala behlanzekile ukuze bengamemethekisi amagcikwane angabangela imikhuhlane engaba yingozi Kubo

Akukho lula ukuthi abadala asebegugile bazwisise ngemibhalo ebhalwe isimanje ngakhoke kuqakathekile ukuthi ezibhedlela babekhona abenelisa ukuchasisela asebegugile ukwenzela ukuthi bazwisile kangcono ngemithi kanye lemibhalo esesibhedlela.

Njengoba abantu asebegugile kulula ukuthi babanjwe yimikhuhlane , kuqakathekile ukuthi bahlale behlolwe ukuze kunanzelelwe ukuthi ababanjwa yileyo mkhuhlane njalo nxa sebethe babanjwa yimikhuhlane bathole usizo masinyane

Kulilungela lawo wonke umuntu ukubana scholarship ezibhedlela. Ngakho ke abanikufuze bafundiswe ukuthi nxa sebethe bahlaselwa yimikhuhlane baphange bagijimele ezibhedlela ukubana bathole usizo masinyane.

Ababona ngezempilakahle umhlaba wonke jikelele babeka umgomo wokuthi abantu bonke emhlabeni kufanele bethole usizo lokuyelatshwa ngendlela efananayo akula okumele ebandlululwe kwezempilakahle

Imikhankaso ngokusebenzisa amanzi ahlanzekileyo iqakathekile ukubana ifinyelele lalabo abasemakhaya ukuze bananzelele ukuthi izindawo lapho abakha khona amanzi ziyizindawo ezivikelekileyo.

Ukutholakala kwamanzi ahlanzekileyo kuqakathekile empilweni zabantu ngoba imkhuhlane eminengi itholakala ngokunatha njalo lokusebenzisa amanzi angahlanzekanga . Okuza lamagcikwane amanengi .

ukutholakala kokusizakale kwezempilakahle kungeminye yemigomo yomhlaba okumele amazwe onke ananzelele ukubana abantu bayakuthola impilakahle iqakathekile kithi sonke njalo kuwo wonke umhlaba

Izimiso zomhlaba zikhuthaza ukuthi abantu benelise ukubana bathole usizo lwezempilakahle lapho beludinga njalo kubelula ukuthi baluthole bengazange bachitha imali enengi lesikhathi esinengi.

Ukusetshenziswa kwabomakhalaekhukwini kwezempilakahle kulusizo kakhulu ngoba sokusenza iziguli Kanye labomongi labomongikazi benelise ukuxhumana kalula lapho bedinga usizo.

Ukuphatha abantu abagula ngokwengqondo kungumsebenzi onzima kakhulu njalo kudinga abantu abaqeqetshileyo kulowo msebenzi. Abagcina izigulane ezinjalo emakhaya bayakhuthazwa ke ukuthi baludinge usizo lwalabo abaqeqetshileyo ukuze benelise ukubaphatha ngendlela efaneleyo.

Imikhankaso lemfundiso emphakathini ngokuphatha labo abagula ngokwengqondo iqakathekile kakhulu njalo kufuze ihlale isenziwa ukwenzela ukuthi abantu baziphathathe ngendlela efaneleyo lezo zigulane.

Ukuhlukuluzwa kwabomama yinto evamileyo emhlabeni wonke jikekele. Ngakho ike imikhankaso lemfundiso ngokuhlukuluzwa kwabomama, kanye lokwenqabela ukuhlukukuzwa jwabomama, iqakathekile kakhulu. Ukuze kwenqatshelwe ukuhlukuluzwa kwabomama.

imkhankaso efundisa ngalaba abagula inqondo iqakathekile kakhulu ukwenzela ukuthi abantu benelise ukubana bebaphathe kahle laba bantu njalo benanzeleli ukuthi abangeni engozini ngenxayokuthi bayagula

Izindawo esihlala kuzo kufuze zihlale zihlanzekile ukuze imikhuhlane ingatholi ithuba lokumemetheka kalula njalo kufuze thina abantu kube yithi esinanzelela ukuhlanzeka kwazo lezondawo.

Imigwaqo eya ezibhedlela kumbe emakilinika kuqakathekile ukuthi ihlale ilungile ngazozonke izikhathi ukwenzela ukuthi, mhla umuntu esethe wagula imigwaqo ingaze yaba yimivimbela ngenxa yokuthi iyabe ifile.

Abantu sebengacabanga ukuthi izifundo zitholakala ezikolo kuphela, ikanti ke ezibhedlela lemakliniki zikhona izikhathi zokuthi abantu bathole imfundiso evela kubomongikazi kanye lakubodokotela ukwenzela ukuthi bavikeleke emikhuhlaneni ememethekayo kalula. Ikanti ke labomama abazithweleyo labo bayathola imfundiso eqakathekileyo ekukhuliseni abantwababo.

Ukumunyisa abantwana okwesikhathi eseneleyo kuyinto eqakathekileyo kakhulu njalo omama nxa bebeletha bayakhuthazwa ukubana bamunyise abantwana okwesikhathi eseneleyo ukuze bakhule beqinile.

Kungumlandu kahulumende ukunanzelela ukuthi izibhedlela lamakilinika kuqhubeka kuthuthukiswa njalo kuyathola imithi efaneleyo ikantike umphakathi lawo ulomlandu wokunanzelela ukuthi lezo zibhedlela zigcinakala zihlanzekile.

Abantu abadinga usiso ezibhedlela lemakiliniki kufanele baluthole ngokuphangisa lolo sizo, ukwenzela ukuthi bengacini besifa befela endaweni lapho okuyikho okumele bathole khona usizo.

UHulumende uhlala esebenza nzima ukuthuthukisa amalabhorithari ezibhedlela ukwenzela ukuthi ukuhlolisisa ngemikhuhlane kungabi yinto enzima njalo izigulane ziphangise zithole usizo nxa sezithe zagula zagijimela ezibhedlela.

Kuqakathekile ukuthi abantu behlale besazi lapho okulamakilinika lapho abahlala khona ukuze lapho sebethe bagula bangaze bathatha iskhathi bedinga usizo kodwa baqonde khona ngqo la abakwazi khona.

abakhokheli kugatsha lwezempilakahle kuqhakathekle ukuthi kubengabantu abalothando njalo baziphe isikhathi sokuvakatshela izibhedlela lama kilinika kuze babone isimo salezo zibhedlela njalo babelama qhinga wokuzithuthukisa zibencono kuzigulane

Ukungaphathwa kuhle kwezibhedlela kwenza ukuthi lalabo abagulayo bengaze babalethemba lokubana bazakusila nxa besiya kulezo zibhedlela ngakho ke kuyakhuthazwa ukuthi izibhedlela ziphathwe ngendlela.

Abafundi abasezikolo zezinga laphezulu abenza izifundo zezempilakahle . Kuqakathekile ukuthi bafundiswe langemitshina esetshenziswa ukuhlola ngemikhuhlane .Ukwenzela ukuthi nxa bephumela ngaphandle besiya ezibhedlela kube lula ukuthi bayisebenzise leyo mitshina .

Kuqakathekile ukuthi odokotela labomongikazi bagcine impahla yabo ihlanzekile ukwenzela ukuthi kubelula ukuthi bakhuthaze izigulane ukuzigcina zihlanzekile ukwenzela ukuthi imikhuhlane ingaze yamemetheka kalula.

Imfundiso ngezempilakahle iqakathekile kakhulu ebantwini ngoba iyabasiza ukuthi bananzelele ngezimpilo zabo njalo babekwazi ngemikhuhlane ebhahileyo, bebekwazi njalo ukuzenqabela kuleyo mikhuhlane.

Ezinye izigulani ziyeqayeqa kakhulu nxa zihlatshwa amajekiseni ngakhoke odokotela labomongikazi kufanele bebelolwazi olujulileyo lokuphatha lezo zigulane ukuze bengazilimazi lapho bezihlaba amajekiseni.

Izifundo zezempilakahle ziqakathekile emphakathini ngoba zenza abantu bananzelele ngemikhuhlane ebhahileyo njalo bekwazi ukuyenqabela kuthi ke nxa ithe yabahlasela benelise ukugijimela ezibhedlela masinyane ngoba ekadeni abantu bebehlala isikhathi eside begula imikhuhlane bengagijimeli ezibhedlela ukuyathola usizo .

Imfundiso ngezempilakahle iqakatheke kakhulu emuntwini wonke, ikanti ke kubomama abazithweleyo iqakatheke kakhulu ukuze bakwazi ukuziphatha njalo bakwazi lokunakekela izingane abazaziletha emhlabeni.

Imfundiso ngezokusetshenziswa kwemithi yamanje iqakathekile emphakathini, ngoba abanye abantu basuka bayisebenzise ngezindlela ezingayisizo, ibe sisiba lobungozi empilweni zabo njalo ingasenelisi ukwelapha imikhuhlane ngendlela efaneleyo.

Ukuxoxisana ngezocansi kwabasakhulayo ibiyinto ebingavamanga endulo, kodwa kulezinsuku sokusiya kusiba kunengi ngoba kunanzelelwe ukuthi imikhuhlane isisiya isanda, njalo intsha isizithwala ngobunengi.

Ukufundisa ngezempilakahle kuyadinga ukuthi kube khona imifanekiso kanye lamaphetshana okupha labo abafundayo ukwenzela ukuthi kubelula ukuzwisisa ngalokho abafunda ngakho njalo imikhuhlane bayibone ngamehlo ukuthi yenzani emzimbeni nxa ingazange yaphathwa ngendlela efaneleyo.

Ngesikhathi kulemikhuhlane evukayo efana le covid 19, eke yahlasela abantu ngeminyaka edluleyo, kuqakathekile ukuthi uhulumende abeke imithetho yokulawula abantu ukuze limikhuhlane ingaze yamemetheka.

Abantu kuqakathekile ukuthi bahlale besazi imithetho kanye lamalungelo abo kwezempilakahle ukuze bengaphathwa ngendlela engaqondanga lapho bezodinga usizo ezibhedlela lasemakilinika.

Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle bavakatshele abafundi ezikolweni bebafundisa ngokusebenzisa izitshubo ezisetshenziswa ngomama nxa besesikhathini ukwenzela ukuthi bazisebenzise njalo bazilahle ngendlela efaneleyo.

Ugatsha yezempilakahle lulemithetho lemigomo efanele ilandelwe ngabantu bonke. Ukwenzela ukwenqabela kwemikhuhlame lokunanzelela ukusetshenziswa kwemithi ngendlela ezifaneleyo.

Ukuthuthukiswa kwezempilakahle ngeminye yemigqomo yomhlaba ekhangelelwe ukubana iqhutshekiselwe phambili. Abantu bakhangelelwe ukubana bathole impilakahle emhlabeni wonke jikelele njalo bengaze babulawa ngeminye imikhuhlane elula ukwelapheka

Izifundo ngemithetho yezempilakahle kuqakathekile ukuthi ziphiwe ebantwini bonke ukuze behlale besaz amalungelo abonjalolokhu abafanele bekwenze lalolkho okumele bangakwenzi behlale belakho entondweni zabo

Kuqakathekile ukuthi abantu bahlale besazi ngemithetho lamalungelo abo kwezempilakahle ukuze bangaphathwa ngendlela ezingafanelanga. Lapho sebethe bavakatshela ezibhedlela kumbe kulapho abahlala khona.

izibhedlela lama kilinika kuzindawo eziqakathekileyo kakhulu emphakathini ngakho kufuze zihlale zihlanzekile njalo abazisebenzisayo kumele bananzelele ukuthi abaziphathi ngendlela ezingafanelanga

Ngokuthuthukisa izibhedlela kanye lamakiliniki lokuzipha imithi kanye lemitshina yokuhlola imikhuhlane kuyasiza uhulumende ukuthi ananzelele ukuthi uzulu uvikelekile ngaso sonke isikhathi.

Uhulumende uyakuqakathekisa ukunikiza izibhedlela impahla yokusebenzisa ekugcineni izigulane ukwenzela ukuthi imikhuhlane ingaze yamemetheka ngenxa yoku swelakala kwempahla yokusebenzisa ezibhedlela.

Izibhedlela ziyingxenye yezakhiwo eziqakathekileyo empilweni zabantu ngakho ke kuqakathekile ukuthi abantu behlale besazi lapho ezitholakala khona njalo labo abazisebenzisayo kufanele bazigcine zihlanzekile ukwenzela ukuthi zisebenziseke kuye wonke umuntu.

Izimota zokuthwala izigulane. Kuqakathekile ukuthi zihlale zihlanzekile ukuze izigulane zingaze zathi ukungena kuzo zibesezithatha eminye imikhuhlane phezu kwaleyo esezivele sezilayo.

Ababona ngokuhanjiswa kwezigulane kuqakathekile ukuthi bebe ngabantu abaqeqetshileyo kulolohlangothi ukuze babone ukuthi izigulane ziphathwa kuhle nxa zisekuhambeni zisuka ezibhedlela zisiya kwezinye indawo lapho ezidinga ukwelatshwa khona.

Izibhedlela zindawo ezifanele zihlale zihlanzekile njalo lalabo abasebenza kizo kufanele bafundiswe ukuthi bazigcine zihlanzekile lezi ndawo ukwenzela ukwenqabela ukuthi izigulane zingazitholi sezithathe eminye emikhuhlaneni ngenxa yendawo ezivele kuzo

Izindawo zokugcinela imithi ezibhedlela kufuze zibe yindawo ezihlanzekileyo njalo zibe zivikelekile ukwenzela ukuthi leyo mithi ingaze yaphathwa butshapha njalo kungabi labantu abadlala ngayo

Impilakahle iqakathekile ebantwini ngakho abantu kufanele bananzelele ukuthi baphilile emoyeni enyameni egazini izikhathi zonke ngakho izibhedlela zimele khona lokhu ukubana zisisize .

Ukungcola kwezibhedlela kuyingozi kakhulu kulabo abagulayo kwenza ukumemetheka kwemikhuhlane ethelelwanayo kube lula njalo labo abagulayo kubenza bengaphatheki nxa bebona kungahlanzekanga.

Izibhedlela ziyindawo eqakathekileyo kakhulu kumpilo zethu abantu njalo kufuze ukuthi abantu bonke behlale besazi lapha okutholakala khona izibhedlela njalo kubelula ukuthi zitholakale.

izibhedlela zethu kuqakathekile ukuthi zihlale zihlanzekile njalo zilayo imithi eyeneleyo ukuze abantu bathole usizo lapho beludinga singaze sihlangane lezingozi ngenxa yokuswelakala yaleyo mithi

Ukunakekelwa kwabagulayo ezibhedlela kuyinto eqakatheke kakhulu ukuze labo bezizwe bephilile emoyeni kukanti ukuphila emoyeni kuyindlela yokuziphathisa imizimba yethu layo ithole impilakahle

Kuqakathekile ukuthi amakhemisi Abe zindawo ezihlanzekileyo. Ukuze labo abagulayo abadinga imithi ,bangaze bahlukuluzeka lapho Bethe bavakatshela izindawo ezinjengamakhemisi.

Imitshina yokuhlola imikhuhlane ezibhedlela, kuqakathekile ukuthi isetshenziswe yilabo abalolwazi olujulileyo ngayo ukuze benelise ukubamba imikhuhlane ethile ngesikhathi esifaneleyo.

Odokotela abasebenza ukuhlinza imizimba yabantu bedingisisa njalo beselapha imikhuhlane engaphakathi kwemizimba yethu. Kuqakathekile ukuthi bavunule imvunulo efaneleyo ukwenzela ukuthi bengabanjwa yimikhuhlane besenza umsebenzi wabo oqakatheke kangaka.

Odokotela labo mongikazi bayakhuthazwa ukuba balobe phansi impumela yalokhu abakutholileyo ngemva kokuhlola izigulane njalo bayakhuthazwa ukuba babhale imithi abayikhuthaza ukuba izigulane ziyithenge.

Ukuhlolwa kwemikhuhlane yemvukuzane, kuqakathekile kulezi insuku ngoba abantu abanengi, sebehlaselwa yilo umkhuhlane. Ngakhoke kufanele ukuthi kutholakale izindlela zokuzivikela kulo umkhuhlane njalo lendlela zokuwelapha nxa usuthe wavela.

Kuvamile ukuthi umuntu engagula okwesikhathi eside asuke aphelelwe ngamandla okuzimela yedwa, ngakho ke kuqakathekile ukuthi labo abanakekela izigulane bananzelele ukuthi bayazisiza ukuthi zisukume zime njalo zihambe ngendlela efaneleyo.

Sebebanengi abantu abahlaselwa yimikhuhlane yenhliziyo. Ngakhoke kuqakathekile ukuthi umuntu nxa ecabangela ukuthi engaba lalowomkhuhlane aphangise agijimele ezibhedlela ukuze ahlolwe ngobungcwethi athole njalo ukwelatshwa okufaneleyo kwalowomkhuhlane.

Imikhuhlane yamehlo isivamile kulezi insuku kodwa lendlela zokuziphatha kulabo abahlaselwe ngamehlo ziqhubeka zithuthuka okwenza kubelula ukuthi labo bazithole bephila emphakathini bengelalo uhlupho.

Ukutholakala kwemitshina esetshenziswa ukuhlola izigulane kuqakathekile kakhulu ngoba kunceda amadokotela kanye labomongikazi ukuthi babambe imikhuhlane eyiyo egulwa yizigulane ezibuya zidinga uncedo ezibhedlela.

Kulezinsuku kuyakhuthazwa ukuthi abantu bengakaze behlangane ngezocansi kuqakathekile ukuthi baqale bazi simo sabo segazi njalo bengaze bafihlelana ukuthi bayisimo bani

Kuqakathekile ukuthi odokotela kumbe omongikazi nxa bethatha igazi lezigulane bakwenze lokhu ngonanzelelo olukhulu ukwenzela ukuthi bengazitholi sebethatha imikhuhlane egulwa yilezo zigulane.

Banengi abantu abatshaywa ngamakhanda bafe ngakho kuqakathekile ukuthi umuntu engazizwa ebulawa likhanda agijimele ekilinika kumbe esibhedlela ukuze ayethola usizo njalo abekwazi ukuthi yiwuphi umkhuhlane angabe elawo omtshayisa ngekhanda.

ekadeni abantu ebebegula umkhuhlane wemvukuzane bebekhangelwa njengabantu abaloyiwyo emphakathini ikanti ke kilezinsuku lumkhuhlane usuvamile ngakho ke abantu baacetshiswa ukuthi nxa bethe bananzelela ukuba sebegula lu mkhuhlane baphange bagijimele ezibhedlela ukuze bathole usizo

Kuqakathekile ukuthi abantu bazi ezingahambelani lemizimba yabo ukwenzela ukuthi bangaze baziithola sebehlukulezile kakhulu nxa bethe bavakatshela ezindaweni zokuzichaza kumbe bethe bavakatshela izihlobo labangane.

Abantu abanengi bavame ukuhlaselwa yimkhuhlane yamehlo ngeskhathi sezulu. Ngakhoke kuqakathekile ukuthi lo ongabe esolela ukuthi sebanjwe ngumkhuhlane wamehlo agijimele kubodokotela ukuze ahlolwe acetshiswe lemithi okufanele ayithathe.

Ukuhlolwa kwabagulayo kubenza babe lethemba lokuba bazaphila ngoba ngokuhlolwa kukhangelelwe ukubana kubanjwe imikhuhlane . Njalo kunanzelelwe khona kanye okuyikho isiqokoqela okwenza ukuthi bangaphatheki kahle emzimbeni yabo .Njalo kuyasiza ukuthi bathole uncedo oluyilo okufaneleyo leyo mikhuhlane abayigulayo.

Ivunulo yokuzivikela iqakathekile kubo dokotela lapho behlola kumbe behlinza izigulane ukuyenzela ukuthi bengaze bayithathe leyo mikhuhlane abayabe zama ekuthi beyelaphe kulezi zigulane

Kuqakathekile ukuthi abantu bebekwazi ngemithi abayithathayo ukuze bazisebenzise ngendlela eziqondileyo. Njalo bebekwazi izinga abakilo ukuze basebenzise imithi efaneleyo kulawo mazinga.

Kuyadingeka ukuthi abantu bafundiswe ngemikhuhlane yamathambo esimemetheke kakhulu kulezi insuku ukuze abantu benelise ukuzivikela njalo baziphathe ngendlela ezizabenza ukuthi bahlale bephilile emkhuhlaneni yamathambo

Kuyadingeka ukuthi umuntu wonke afundiswe ngobungozi obukhona uma engasasebenzisanga kuhle imithi yamanje njalo kuyadingeka ukuthi abantu basebenzise imithi efaneleyo emkhuhlaneni ethile.

abagulayo kuqakathekile ukuthi bacasiselwa kabanzi ngemithi abayiphiwa ezibhedlela bengakaze bayeyisebenzisa emakaya ngoba uma bengasatholanga lolo lwazi kusuka kube yingori kibo ukuthi bathathe leyo mithi bengela lwazi oluqondileyo sokungabenza ukuthi bazithole sebethethe imithi engafanelanga ngesikhathi esingayisiso

Imikhuhlane yamathambo isivamile kulezi insuku ngenxa yokuthi abantu abanengi sebesebenza engelakho ukuzivoxavoxa phakathi okwenza bengenilisi ukuba baqinise imizambo yabo.

Izindawo zokuhlola lokucubungula ngemikhuhlane etshiyeneyo kuqakathekile ukuthi zihlale zilemibhalo ebonisa ngaleyo mikhuhlane njalo epha izibonelo zokuthi leyo mikhuhlane ingabonakala njani.

Imitshina eminengi esetshenziswa ukuhlola imikhuhlane ezibhedlela isebenzisa amandla kagesi. Ngakho kuqakathekile ukuthi ezibhedlela kuhlale kulombane oweneleyo ukwenzela ukuthi imitshina leyo ingaze yatholakala ingasebenzi kwesinye isikhathi.

Izindawo zokucubungulisisa ngezemkhuhlane kufuze zihlale zilayo imitshina eyeneleyo ukubana ukucubungula leyo mkhuhlane kungabi yinto enzima ukuze abantu bathole usizo ngeskhathi esifaneleyo

Ukuhlolwa Kanye lokunanzelelwa kwemikhuhlane ema laboratory kuqakathekile kakhulu Kubo dokotela ngoba kuzasiza ukuthi benelise ukwelapha yona ngqo imikhuhlane ehlasela abantu hantshi ukwelapha ngokucabangela

Ukuhlolwa kwegazi kwenza abantu bahlale besazi isimo sabo ngakho ke kuqakathekile ukuthi abantu behlale behlolwa igazi njalonje ukuze babekwazi lapho abame khona njalo babekwazi lendlela yokuziphatha

Ukuhlola igazi kungeyinye yendlela esetshenziswa ukucubungulisisa ngemikhuhlane emalabholithali. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi izigulane zingaze ziyenqabela odokotela ukuthi bathathe igazi emizimbeni yabo. Ngoba le iyindlela engasiza ukuthi bathole ukwelatshwa masinyane.

Abantu abasebenza ngokuhlolisisa imikhuhlane emalabhorethi kuqakathekile ukuthi bebengabantu abaqeqeshileyo njalo abalobungcwethi ngalo umsebenzi ukwenzela ukuthi impumela abayithola emalabhorethi ingaze yasoleka.

Abasebenza ukuhlola imikhuhlane ngemitshina ezibhedlela kuqakathekile ukuthi babelolwazi olujulileyo ngaleyo mitshina njalo bebekwazi ukufunda lokhu okuyabe kubikwa yileyo mitshina ngemva kokuhlola.

Ama laboratory kufanele Abe lazo izindawo zokubhalela emdulini ukwenzela ukuthi labo abacungulisisa ngezemikhuhlane benelise uku okuncinyane abayabe bekutholile ukwenzela ukuthi mbayimbayi besebekuhlanganisa baphume lesisombuluko esipheleleyo

ama labholitali aqakathekile kakhulu ezibhedlela lasemakilinika ngoba enza ukuhlolwa komkhuhlane kungaze kwabanzima njalo kungaze kwathatha isikhathi eside kakhulu umuntu eze ecine ebulawa ngumkhuhlane okade ungelatshwa kalula

Izindawo zokuhlala imikhuhlane ezibhedlela kuqakathekile ukuthi zihlale zilayo imitshina eyeneleyo yokuhlola imikhuhlane kanye legazi ukuze kungabi nzima ukuthola impumela

Ugatsha lwezempilakahle luqhubeka luthuthuka ekadeni owesintwana ubethi nxa ecatshangelwa ukubana usezithwele ubehlolwa ngogogo ikanti ke kulezinsuku sokulula ngoba sokukhona imitshina yokuzihlola umuntu eyedwa endlini abekwazi isimo ayiso.

Izindawo zokuhlolela izigulane ufuze zihlanzeke njalo zibelayo imitshina efaneleyo ukuthi lezo zigulane zihlolwe ukwenzela ukuthi kubelula ukuhlola lezo zigulane

ukugcina izindawo zokuhlolisisa ngemikhuhlane ezibhedlela kuyinto eqakathekielyo kakhulu ngakho ke labo abagcina lezo zindawo kufanele bananzelele ukuthi bazigcina zihlanzekile ukwenzela ukuthi ukusebenzela kizo kungaze kwaba yinto ezwisa ubuhlungu njalo enza abantu bengaze bakujabulela

Igazi elithathwa kuzigulane lisiwa kumalabhorithari ukuyahlolwa. Kuqakathekile ukuthi ligcinwe luvikelekile ukuze lingathathi amanye amagcikwane emoyeni lalapho eligcinwe khona. Kuncine kuphambanisa impumela yokuhlolwa kwalo.

Ukufa kwemitshina eqakathekileyo ezibhedlela, sokungasuke kube yingozi. Uma kungasakhangelwanga masinyane, njalo imitshina leyo, ingasalungisiswanga. Ngoba ukuhlola imikhuhlane, kusuka kume khonapho, Abantu bengasatholi usizo oluyilo abalukhangeleleyo, uma besuka besiya ezibhedlela.

Izindawo zokuhlola igazi ezibhedlela, kuqakathekile ukuthi zitholakale ngazo zonke izikhathi njalo zibe labo abalolwazi ngazo ukuze abantu bengagcini behlupheka nge mkhuhlane engelapheka.

Izindawo zokuhlolisisa ngemikhuhlane kuqakathekile ukuthi zibekhona ezibhedlela ukuze imikhuhlane kusheshe kutholakale izisombululo zayo lapho isithe yabonakala ukubana iyamemetheka.

Abadala bathi umthwente uhlaba usamila ngakho ke abantwana ubabona ngemidlalo abayenzayo ukuthi sebengaba yini kwelakusasa. Abadala ke bayakhuthazwa ukuthi labo bantwana kufanele banakekelwe baphiwe imfundo efaneleyo ukuze babe yikho lokhu abafisa ukuba yikho khona.

Ukuhlolwa kwabantwana ezibhedlela kuyinto edinga ubungcwethi obukhulu ngoba abantwana bangabantu abangakazi cabangeliyo ngakho bahleli beseqayeqa lapho kudingakala ukuthi bahlale bazinze.

Ukuhlolwa Kwabomama abazithweleyo kuqakathekile kakhulu ukweNzela ukuthi kuthathwe amanyathelo okubana Imikhuhlane abangabe belayo ingaze yamemetheka isiya ebantwaneni ababathweleyo ngaleso sikhathi

Abantu abagula ngokwengqondo labo bangabantu njalo balamalungelo emphakathini ngakho ke lapho bedinga usizo lokwelatshwa kufuze belatshwe ngedlela efaneleyo. Odokotela kanye labomongikazi kufanele bafundiswe ukuphatha lezo zigulane.

Emnyakeni edluleyo abantwana abanengi bebesifa ngemikhuhlane engalapheki ngenxa yokuthi omama bebengelalo ulwazi lokuba baphathe abantwana ngedlela eziqondileyo ukuze bevikele leyomkhuhlane.

Kuqakathekile ukuqinisa ugatsha olukhangela ngezabomama labantwana ezibhedlela, ukwenzela ukwenqabela ukufa kwabantu abanengi kanye lokulahlekelwa ngabantwana kusanda ukuzalwa.

Izinto ezisetshenziswa ngabomongikazi, labo dokotela ezibhedlela ukwelapha izigulane. Kuqakathekile ukuthi zihlale zihlanzekile ukuze zingaze zamemethekisa amagcikwane, njalo zicine zisiba lobungozi ezigulaneni.

Kuqakathekile ukuthi abantu nxa besenza imidlalo bebelayo imithi yokuzisiza khonaphokhonapho nxa sebethe bahlangana lohlupho kumbe esekhona olimeleyo kuleyomidlalo odinga usizo masinyane.

Imitshina esetshenziswa ukuhlola imikhuhlane ezibhedlela kumele ibe ixhumene lamakhompuyutha ukwenzela ukuthi lokhu okutholakalayo kube sekucungulusiswa ngezamakhompuyutha ukwenzela ukuthi kutholakale okuyikho okungabe kubangela leyomikhuhlane.

Ukusetshenziswa kwemitshina ukuhlola imikhuhlane kwezempilakhle kubalulekile kakhulu ngoba kwenza impumela yakhona ikholakale, njalo kweneliseke ukutholakala imithi yokwelapha leyo mkhuhlane ngesikhathi esifaneleyo.

Kulemihlobo eminengi etshiyeneyo eyemitshina esetshenziswa ezibhedlela ngakho kuqakathekile ukuthi odokotela labo mongikazi bahlale bethola ukuqeqetshiswa ngaleyo ntshina.

Ukuqeqesha ngolwazi lokusebenzisa imitshina yokuhlola ezibhedlela kuyinto ethatha isikhathi eside njalo edinga abantu abazimiseleyo ukuze bengaze bazithola sebekhalala bengakaze baqede.

Indawo ezifana lezibhedlela lamaclinika, kuqakathekile ukuthi zihlale zilawo umbane kagesi ukuze imitshina esetshenziswa ukuhlola izigulane ingaze yaswelakala lapho isidingakala kakhulu.

Imitshina esetshenziswa ukuhlola imikhuhlane ezibhedlela kufuze ihlale ihlolwa ukuthi isebenza kuhle ukwenzwela ukuthi ihlale isipha impumela eqondileyo ngemikhuhlane eyabe ifanele ihlolwe.

Odokotela labomongikazi abahlaba abantu amajekiseni ezibhedlela kuqakathekile ukuthi bananzelele ukuthi amanaliti abawasebenzisayo ekuhlabeni abantu lawo majekiseni kabawaphindaphindi ngoba asengasuka abe yingozi kulabo ababahlabayo.

Imitshina yokuhlola abagulayo kulezinsuku isithuthukile njalo eminengi yakhona mncinyane. Iyaneliseka ukuthwaleka abantu bebhoda izindawo ngezindawo behlola izigulane.

Ulwazi olujulileyo lokusetshenziswa kwemitshina yezibhedlela kuqakathekile kakhulu kulabo abayisebenzisayo, ukuze bengaze benza amaphutha lapho beyisebenzisa ngoba amaphutha sengavele abe yingozi kakhulu ebantwini lasezigulaneni.

Izinqola zalaba abagogekileyo ziya zithuthuka njalo ziya sizanda ezindaweni ezitshiyeneyo ngakho kuqakathekile ukuthi labo abahlala lezigoga badinge usizo ezindaweni abahleli kizo.

imitshina yokuhlola ingaphakathi yemizimba yabantuiqhubeka ithuthuka njalo sokulula ukuthi itholakale kulezi insuku ngoba isissenziwa ngobunengikwayo izibhedlela ezinengi ziyancediswa ngo hulumende ukuthi ziyithole imithitshina

Odokotela labomongikazi kakufuzanga basebenzise imitshina abangela lwazi ngayo kuzigulane ngoba lokhu sokungabenza balimaze izigulane kumbe bacine benze izigulane zingasathandi ukulatshwa kulezo zibhedlela.

imitshina esetshenziswa esibhedlela iyenziwa ngokunceka okukhulu kakhulu ngakho ke lalaba abawusebenzisayo kumele bebelolwazi olujulileyo ngaleyo mitshina ukwenzela ukuthi bayisebenzise ngendlela ezifaneleyo kuzi gulane

Imitshina esetshenziswa ezibhedlela iqhubeka ithuthuka njalo isiba ngcono esetshenziswa kulezinsuku iyaphangisa ukuhamba imikhuhlane egulwa yizigulani

Kubalulekile ukuthi imitshina esetshenziswa ekuhloleni abagulayo ihlale ihlanzekile ukuze ingagcini amagcikwane angacina esiba ngumthelela omubi ebantwini abeza bekhangelele ukuthola usizo kwabezempilakahle.

Ezempilakahle uqakathekile kuwo wonke umuntu ngakho ke uhulumende uyakunanzelela kakhulu lokhu njalo uyazana ngazonke indlela ukuthi izibhedlela kanye lamaclinikhi zithole imitshina lezinto zokusebenzisa ngazo zonke izikhathi

Imitshina esetshenziswa ezibhedlela ukuhlola izigulane kuqakathekile ukuthi kube lula ukuyisusa kwenye indawo isiya kwenyi ndawo ngoba sebebanengi abantu abagulayo njalo izibhedlela sezizinkulu kakhulu.

Imitshina esetshenziswa kwezempilakahle kufuze ihlale iphilile ukuze lapho idingakala kungaze kwaba nzima ukuthi itholakale, njalo abantu bathole usizo masinyane kwezempilakahle.

Izibhedlela zemakhaya lazo ziyayidinga imitshina yokuhlola izigulani, ukuze abagulayo bangaze bahlukumezeka ngokuzama ukuya emadolobheni ukubana bayethola lolo sizo lokuhlolwa imikhuhlane yabo.

Imitshina eyokusebenzisa ezibhedlela sokulula ukuthi itholakale ngoba isisenziwa endaweni ezinengi ezitshiyeneyo njalo lokhu sekusenza ukuthi ezempilakahle zihambe ngendlela efaneleyo.

Ukutholakala kalula kwemitshina yokuhlola ukugijima kwegazi sokusenza ukuthi abantu benelise ukuzihlola behleli emakhaya, bengaze bachitha imali enengi behambela ukuyahlolwa igazi kuphela.

Kubalulekile ukuthi uhulumende ananzelele ukuthi izinto zokusebenzisa ezibhedlela ziyatholakala kalula elizweni ukuze lapho zidingakala zingaze zahlupha ukubana zitholakale.

Izinto zokusebenzisa emakilinki lasezibhedlela kufuze zihlale zihlanzekile ukuze zingamemethekisi eminye imikhuhlane. Omongi labomongikazi bayakhuthazwa ukubana bazihlambe njalonje ukuze zingaze zagcina amagcikwane.

Izinqola ezisetshenziswa esibhedlela ukuthwala imithi, kuqakathekile ukuthi zihlale zihlanzekile njalo zilungile ukuze omongi labomongikazi benelise ukuzisebenzisa lapho bezidinga njalo izigulane azisweli ukubana zithole usizo.

Kukhona ezinye izibane ezibalulekileyo ezisetshenziswa ngodokotela uma beselapha abantwana kungakho kuqakathekile ezibhedlela kuhlale kulombane ukuze kungaphambaniseki

Imitshina yokuzihlola kuqakathekile ukuthi abantu behlale belayo ukuze benelise ukunanzelela lapho sebeqala ukubalomkhuhlane ethile ngakho ke kuqondile ukuthi abantu begijimele emakhemisi ukuze abantu beyithole

Imitshina yokuhlola imikhuhlane kuqakathekile kakhulu ukuthi itholakale kuzo zonke izibhedlela ngoba ilusizo kubomongi labomongikazi ukuze bahlole imikhuhlane bayelaphe ngendlela eziqondileyo.

kulaba abakhumuka amazinyo kulezo insuku sokulula ngoba sokulamazinyo wesilungu enziwe ngodaka lwesilungu okwenza kubelula ukuthi bathole amazinyo

Imitshina yokusebenzisa ezibhedlela iqakathekile kakhulu ngoba iyasiza ukuba abagulayo bahlolwe imikhuhlane belatshwe imikhuhlane eyiyo eyabe ibanjwe ngemva kokuhlolwa ngaleyomtshina.

Ukuhlolwa kwamazinyo sekuyinto elula ngesikhathi salezi insuku ngoba imitshina yokuhlola amazinyo isigcwele indawana yonke, njalo izibhedlela sezilayo okwenza ukuthi abahlola amazinyo bengaze bahlukuluzeka .

Imitshina esetshenziswa ukuhlola igazi isiphucuke kakhulu okwenza kube lula ukuthi inanzelele amagcikwane amancinyane afihlekeleyo emagazini abantu njalo sokusiza omongi labomongikazi ukuze benelise ukulapha leyo mikhuhlane ngendlela efaneleyo, baphe njalo imithi efaneleyo kulawo magcikwane ukuze abulawe.

Ukukhathazeka komqondo kungeminye yemikhuhlane esivamile kulezi insuku lokhu kubangelwa yikuthi abantu balezinto ezinengi ezibakhathazayo emoyeni ngakho ke kuyakhuthazwa ukuthi labo abahlukumezekileyo bavule izifuba bevulele labo abebethembayo ukuze bathole izisombululo zezinto ezibahlukumezayo.

Umkhuhlane wokukhwehlela uyahlukuluza kakhulu umzimba. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi nxa umuntu esebanjwe ngumkhuhlane wokukhwehlela aphange adinge umuthi wokwelapha ukwenzela ukuthi engaze wawumemethekisa njalo laye engahlali isikhathi eside ewugula.

Amaphilisi leminye imithi yamanje kwenziwa ngemva kokuhlolisisa kabanzi ngemihlobo yamagcikwane evame ukuhlasela abantu , lokhu kuhlolisisa kwenziwa ema laboratory ngobunono obukhulu besekusenziwa imithi engenelisa ukubulala kumbe ithundubeze lawo magcikwane .

Abantu abafundela ukwenza imithi yakulezi insuku, kuqakathekile ukuthi bebe ngabantu abakhaliphileyo, njalo ababamba kalula. Ukuze bengenzi amaphutha amanengi, lapho besenza limithi, ngoba isingaba yingozi ebantwini.

imithi yakulezinsuku minengi njalo itshiyatshiyene iyadinga ukuthi labo abayisebenzisayo babale njalo badingsise ulwazi olujulileyo ngayo bengakaze bayisebenzise

Imithi yokuqeda ubuhlungu kanye lamaphilizi akhona kuyatholakala emakhemisi amanengi ngakhoke abantu bayakhuthazwa ukuthi lapho besizwa engathi abezwa kuhle bephange bagijimele emakhemisi ukuze bayethole lolosizo.

Izigulane ezilalisiweyo ezibhedlela ziyakudinga ukunakekelwa njalo ziphiwe lemithi eyiyo efaneleyo ukuba izisize ukuze zibuye zibuyele esimeni sazo sezempilo.

Imithi yamanje layo ilungiswa ngezihlahla ngakho lokhu kukhombisa ukuthi izihlahla ziqakathekile empilweni zabantu njalo abantu baziphathe ngendlela eqondileyo izihlahla lezo ukwenzela ukuthi zihlale zitholakala njalo zilusizo empilweni zethu

Imithi yamanje iyimhlobomhlobo etshiyeneyo, kukhona eminye esebenza ngokunathwa ikanti ke eminye esebenza ngokungcotshwa ngaphandle emzimbeni. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi abantu bazi ngemihlobo le bengakaze bayisebenzisa limithi ukwenzela ukuthi bengayisebenzisa ngendlela engafanelanga engacina isiba yingozi kibo.

Imithi yakulezinsuku kulula ukuthi abantu bayinanzelele ngoba kulemibhalo ekhomba ukuthi imihlobo bani yemithi. Ngakho-ke leyomibhalo idinga abantu abakwaziyo ukufunda imibhalo ukuze bengalahleki ukuyifunda.

Abantu abanikezwa amaphilisi ngodokotela, kufanele bananzelele izimiso abaziphiwa ngodokotela njalo bawanathe ngendlela efaneleyo ukuze aqhubeke esebenza emizimbeni yabo njalo ebelaphe ngendlela odokotela abakhangelele ngayo.

Umkhuhlane wetshukela usubhahile kulezinsuku njalo ubangelwa zindlela abantu abaziphathe ngazo empilweni zabo ngakho kuqakathekile ukuthi abantu bananzelele indlela abaphila ngazo bananzelele lokudla abakudlayo ukwenzela ukuthi kungabi lula ukuthi bahlaselwe ngumkhuhlane wetshukela.

Kulezinsuku sokuvame izigilamkhuba ezisebenzisa imithi yokukhwehlela njengezidakamizwa. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi amakhemesi ananzelele ukuthi bathengisela bani limithi njalo balezincwadi ezivela kubodokotela ezibavumela ukuba bathenge limithi.

Izimbodlela zokugcinela igazi elisiwa emalaboratory kuqakathekile ukuthi zihlanzeke njalo zibe lemibhalo ekhombisa ukuthi lelo gazi ngelikabani njalo kufuze lihlolwe wuphi umkhuhlani.

Imithi kanye lamaphilisi amanje kuqakathekile ukuthi kuphathwe ngendlela efaneleyo njalo kubekwe ezindaweni ezingafinyelelwa ngabantwana ngoba sokungaba lobungozi ebantwaneni nxa bengafinyelela lawo maphilisi.

Amaphilisi kuqakathekile ukuthi abelayo imibhalo ekhombisa ukuthi abantu kufuze bawanathe ngesilinganiso esinganani ukwenzela ukuthi engaze abalobungozi ezimpilweni zabo

Icena liyi sihlahla esiqakathekileyo kakhulu ngoba ekadeni be lisetshenziswa ukwelapha abantu kanye lezinyamazana, kanti ke langensuku zamanje liyasetshenziswa ukulungisa imithi yamanje.

Kuvamile ukuthi imizimba yethu abantu ingahambelani lezinto ezithile ngakho ke kubalulekile ukuthi sihlale sisazi ukuthi yiziphi izinto ezingahambelani lemizimba yethu kuthi ke nxa sesithe ngengozi sazihlanganisa lalezo zinto sigijimele kubodokotela ukuze basisize ngemithi engasiphathisa.

Abantu kuqakathekile bayazi imihlobo lamaphilisi angahambelani labo. Ukwenzela ukuthi sebethe bathe bagula benelise ukucebisa odokotela ngamaphilisi okungamelanga bawathathe.

Kulabantu asebehlukumeza amaphilisi kulezinsuku. Bewasebenzisa njenge zidakamizwa ngakho ke kuqakathekile ukuthi amaphilisi engakaze akhitshwe ezibhedlela kumbe emakhemisi kube khona izincwadi zabodoketela ezikhombisa ukuthi abantu labo bavunyelwe ukuwasebenzisa lawo maphilisi.

Imithi yamehlo yamanje iyasiza kakhulu ngakho ke ababulawa ngamehlo bayakhuthazwa ukuthi baludinge usizo lwabodokotela labomongikazi ukuze benelise ukuthola imithi efaneleyo ukwelapha amehlo abo.

Ngezikhathi zokuhluma kwezihlahla, banengi abantu abahlaselwa yimkhuhlane yamehlo. Ngakho kuqakathekile ukuthi, nxa sebethe bahlaselwa yileyo mkhuhlane, baphangise badinge imithi yokubasiza ukubana bengaqhubeki behlaselwa yimikhuhlane yamehlo.

Imithi yamanje ilemibhalo yokuthi akufuzanga ihlale endaweni lapho abantwana abangayifinyelela khona. Lokhu kukhombisa ukuthi isingaba yingozi ebantwaneni nxa ingazange yaphathwa ngendlela efaneleyo.

Imithi yakulezinsuku kayithengiswa emikhambo . Kuqakathekile ukuthi abantu Bazi amakhemisi lapho abangathenga khona imithi ,bengaze bahamba beyithenga kuyo yonke indawo ngoba lokhu sokungaba lobungozi empilweni zabo.

Kuqakathekile ukuthi umuntu anathe amaphilisi ngendlela ecetshiswe ngodokotela. Ukuze umkhuhlane ungacini usulobuqolo emzimbeni ,njalo usumhlukumeza kakhulu .Umenze acine ecikizeka ngendlela okukade kungakhangelelwanga ngayo.

Inkankila kanye leminye imikhuhlane ephathelane lokuvaleka lokuphefumula ibuhlungu kakhulu emzimbeni yethu ngakho kuqakathekile kakhulu ukuthi labo abazi ukuthi babale imikhuhlane behlale besazi imithi engabasiza lapho sebethe bavàleka.

Amaphilisi angavunyelwanga nguhulumede ukusetshenziswa elizweni akufanelanga etholakale esethengiswa ngezinye izindlela ngokuba asengabangela imikhuhlane kumbe abelobungozi empilweni zabantu.

Kayisiyo yonke imithi yamanje eyenzelwa abantu kuphela kodwa kukhona eminye eyenzelwa izinyamazana ngakho ke kuqakathekile ukuthi babekhona abaqheqhetshileyo kwezokwelatshwa kwezinyamazana ukwenzela ukuthi leyo mithi isetshenziswe ngezindlela esifaneleyo.

kukhona imithi yesilungu esiza umzimba ukubana uqine wenelise ukuzilwela emikhuhlaneni imithi kuqakathekile kakhulu ukubana abantu bebeyazi njalo beyisebenzise ngendlela ukuze imizimba yabo iyenelise ukulwa le mikhuhlane

Abantu ababulawa ngamehlo kuqakathekile ukuthi baingisisee usizo kubo dokotela abayibo abakwazi kangcono ngemihlobo yemithi yokwelapha amehlo. Ukwenzela ukuthi bengaze bathatha imithi engabangela ukuthi bacine beyiziphofu.

Kuvamile kulezi insuku ukuthi abantu bagule umkhuhlane wokuwona kwegxenye womzimba okunye kwakhona kubangelwa yingquma kwebizo emzimbeni emithanjeni ngakho ke kuqakathekile ukuthi labo abasolela ukuthi bengabe belegazi elingqumileyo baphange badinge usizo kubo dokotela

Imikhuhlane ebangelwa yikuvaleka kwemithambo yegazi isivamile kakhulu kulezinsuku. Ngakho ke, labo abasolela ukuthi bangaba laleyo mikhuhlane, kuqakathekile ukuthi bavakatshele odokotela labomongikazi ukwenzela ukuthi bebaphe imithi efaneleyo eyokuvula leyo mithambo.

Imithi yamanje yenziwa njalo ihlolwe kwezinga eliphezulu kodwa kuqakathekile ukuthi abantu nxa beyisebenzisa bebelolwazi lokuthi isetshenziswa njani njalo isetshenziswa kuyiphi imkhuhlane.

Imithi yamanje yona iqakathekile ngoba ilotshiwe imibhalo ekhombisa abantu okumele bayithathe njalo ilezipimo ezikhombisa sobala ukuthi kufuze zithathwe ngokunganani.

Imithi yamanje ingaba lobungozi obukhulu kakhulu nxa ingasetshenziswanga ngendlela ezifaneleyo ngakho ke abantu kufanele baqale bacetshiswe ngabezempilakahle ukuthi bengayisebenzisa kanjani leyo mithi njalo bathole imithi eyiyo efaneleyo ukwelapha imkhuhlane abayabe beyigula.

Imithi yamanje ithengiswa ilezipimo ezikhombisa ukuthi ingabe ingeyabantwana kumbe eyabadala. Ngakho ke kubalulekile ukuthi abadala bananzelele ukuthi abantwana abakaze baphiwa imithi engabafanelanga elezipimo zabantu abadala.

kuqakathekile ukuthi labo abazilolongayo bebekwazi ngemithi yokwehlisa ubuhlungu bmisipha lobuhlungu bamathambo ukuze leyo mithi ibasize lapho sebethe bahlangana lobunzima emidlalweni yabo

Kulemhlobomlobo etshiyeneyo yamaphilizi kukhona amnanjana besokusiba khona ababayo kakhulu kodwa ebantwaneni kuvame lawa angathi amnanjana ukwenzala ukuthi bengaze bazodwa njalo besabe ukunatha abaphilizi.

Isifo sokuwoma ingxenye yomzimba sibangelwa yikunquma kwegazi emthanjeni sesivamile kulezi insuku, kodwa ke. Abachwayisisa ngezemikhuhlane emalabhorethari sebathola amaphilisi angancedisa ukuncibilikisa lezi zigaqa gaqa.

imizimba yabantu itshiyene kakhulu ngakho kukhona eminye imizimba engahambelani lezinye izinto ezitholakala emphakathini abantu kufanele bebekwazi lezo zinto ezingahambelani lemizimba yabo njalo badingisise ngemithi engabasiza uma sebethe bahlangana lalezo zinto

Ukwenziwa kwemithi yamanje kungumsebenzi odinga ulwazi olujulileyo ngokwenziwa kwaleyo mithi njalo kudinga abantu abazimiseleyo ukuthi benelise ukufika kulelozinga laphezulu lezemfundo.

Amanye amaphilisi ayingozi kakhulu, ngakhokhe kuqakathekile ukuthi abantu baqale bathole ulwazi kubomongi labomongikazi abayibo abalokuhlakanipha.

Ukugcina imithi yamanje ngendlela eqondileyo kuyenza yenelise ukuhlala isilungele emzimbeni yethu. Kukanti ukungayiphathi kahle kwenza iphenduke ibe yingozi empilweni zethu.

Imithi yamanje iyadinga ukuphathwa ngendlela efaneleyo. Njalo kufanele ihlale endaweni engatshisi kakhulu, ngoba emnengi yayo iyaphanga yonakale lapho kutshisa.

Kufuze kube lula ukuthi imithi itholakale ezibhedlela kanye lasemakhemisi ukuze abantu bengazitholi sebehlukumezeke kakhulu ngemikhuhlane evelayo imithi yokukhwehlela layo iyadingakala.

Imithi yakulezinsuku iza iyimihlobo etshiyeneyo. Eminye ingamanzi iyanathwa, eminye ingamaphilisi. Ngakhoke kuqakathekile ukuthi labo abagulayo baqale bedinge usizo kubomongikazi labomongi ukuze babasize ngendlela yokusebenzisa leyo mithi. Ukuze leyomithi ingaze yabalimaza.

Umkhuhlane wetshukela sokulula kulezinsuku ukuthi siwunqande ngoba sokukhona imithi esizayo ukuthi abantu bawunqande ungaze wabahlukumeza kakhulu emzimbeni yabo

Imithi yamanje kulula ukuthi umuntu ayisebenzise ngoba ilesilinganiso esiphiweyo okumele umuntu asilandele lapho eyisebenzisa ukuzelapha.

imithi yamanje kuqakathekile ukuthi iphathwe ngendlela eziqondileyo ngoba abanye abantu sebeyisebenzisa ngendlela ezingafanelanga becine sebezilimaza okwenza abezempilakahle bakhathazeke

abantu sebesuka basebenzise eminye imithi ngendlela ezingafanelanga omama sebesebenzisa amafutha ukuzelolonga ngawo njalo bazitshintshe imibala okwenza ukuthi phambili bathwale nzima

Ulwazi ngemithi yamanje luqakathekile kakhulu ukuze senelise ukuyiphatha njalo siyisebenzise ngendlela efaneleyo ukuze ingaze yasilimaza emizimbeni yethu njalo ilaphe imikhuhlane ngendlela efaneleyo.

Imithi yesimanje kuqakathekile ukuthi sibe lolwazi ngayo. Lapho singazwisisi, sidingisise, sicubungulisise kakhulu ukuze ingasidaleli eminye imkhuhlani emizimbeni yethu.

Ukuganga kwentsha kwenza besebenzise amaphilisi ngendlela ezingaqondanga. Abanye babo bacina sebewabhema okwenza bacina sebengasenelisi ukuphila bengelawo lawo maphilisi.

Imithi yamanje ithengiswa ilezipimo zayo njalo kufuze abantu balandele lezo zipimo ngokucetshiswa ngabomongi labomongikazi ukuze bengazitholi sebesebenzise leyo mithi ngendlela engafanelanga.

Abantu abasenzisa imithi yesimanje okungekho emthethweni bephula imigomo yomhlaba njalo bephula imithetho yamazwe lawo abahleli kiwo ngakho ke kumele bathole izijeziso ezifaneleyo.

Imithi yamanje kuqakathekile ukuthi isetshenziswa ngendlela eziqondileyo njalo abantu bebelolwazi lapho bezayisebenzisa ukuze ingabi lobungozi empilweni zabo njalo iyenelise ukwelapha lokhu abadinga ukubana bakwelapha.

Imithi yabantwana kuqakathekile ukuthi ibelemibhalo, lezilinganiso eziqondileyo. Ukuze abazali benelise ukuyisebenzisa ngendlela ezifaneleyo, ukwelapha abantwana. Lapha sebethe baba lemikhuhlane.

Izibhedlela ziyimihlobo etshiyeneyo , kukhona ezikhangelwe nguhulumende . Kubekhona ezikhangelwe ngamabandla ezenkolo ,besokusiba khona eziphethwe ngabantu .Kodwa zonke lezi zibhedlela zikhangele ukusiza abantu.

Ukuhlukumezeka kwabesintwana yikuhlukumezeka kwesizwe ngakhoke labo abazizwa behlukumezekile kubalulekile ukuthi badinge usizo masinyane ukwenzela ukuthi bengeze balimala emoyen becine besiba lomthelela omubi esizweni

Nxa sokuthe kwavela imikhuhlane ethelelwana ngoku phefumula, kuqakathekile ukuthi abantu bagqoke izaheke zokuvimbela leyo mkhuhlane njalo bafundise labantwana ukuthi bazigqoke lezo zaheka bengaze bazikhipha nxa sebethe bahlanganela labanye abantwana.

Abantwana abafunda emakhaya kuqakathekile ukuthi baphiwe imfundo efana leyalabo abafunda emadolobheni ukuze lapho sebekhulile bengaze baswela imisebenzi ngoba kuthiwa bafunde emakhaya

ODokotela abafundela ezempilakahle kuqakathekile, ukuthi kubekhona abafundela ukwelapha abantwana bafundiswe njalo ukuba lesineke ebantwaneni, bakwazi njalo kubabekezelela ngoba abantwana bengabantu abadinga isineke esikhulu kakhulu.

Kuqakathekile ukuthi omama abalabantwana abancinyane bafundiswe ngoku phatha abantwana lango kubanikeza ukudla okuqakathekileyo emzimbeni yabo ukuze bakhule ngendlela efaneleyo.

Izindawo zokugcinela abantwana abancinyani ezibhedlela, kuqakathekile ukuthi zibe layo imitshina kanye lokunye okokusebenzisa kulezondawo ukuze abantwana bengaze bahlukuluzeka kakhulu nxa besezibhedlela.

Kuqakathekile ukuthi izibhedlela zabantwana zitholakale indawana zonke ukwenzela ukuthi abantwana bengaze bahlukuluzeka kakhulu nxa sebethe bahlaselwa yimikhuhlane edinga usizo ngokuphangisa.

Kuqakathekile ukuthi abantwana abazalwa belengculaza bathole ukunakekelwa okupheleleyo kulabo ababagcinileyo njalo bagijimiselwe ezibhendlela lapho bedinga imithi yokubasiza

Kuqakathekile ukuthi abantwana bathole unanzelelo onweleleyo emakhaya ukwenzela ukuthi bengaze balinwaza yizinto kumbe bengadli izihlahla ezingabayenza becina begula imikhuhlane engazwisisekiyo.

Kuqakathekile ukuthi abantwana abancinyane babelawo umqinisekiso wezempilo obizwa ngokuthi yi health insurance ngesilungu ukuze kubelula ukuthi abazali babo babase ezibhedlela nxa sebethe bahlaselwa yimikhuhlane.

Abantwana abancinyane kuqakathekile ukuthi banakekelwe ngendlela elohlonzi ukuze bengazitholi bengena ezingozini njengoba bona bengakazi lutho njalo bengakazi ukuzivikela kulezozingozi

Imfundisi ngezempilakahle iqakatheke kakhulu kubo bonke abantu ukuze bekwazi ukuziphatha njalo bakwazi ukugijimela ezibhedlela lapha kudingakala usizo masinyane.

Ukuhlanzeka kwezindawo ezidlalela abantwana kuqakathekile kakhulu. Ukuze abantwana bengazitholi sebethatha eminye imikhuhlane abangayaziyo ezindaweni abadlalela kizo bacine belimala.

Ukusetshenziswa kwezigxingi zabomabonakude ezama khompuyutha kuqakathekile kakhulu ekwelatshweni kwabantwana. ukuze imikhuhlane ememethekayo yenelise ukubanjwa masinya njalo yelatshwe ngendlela eziqondileyo.

izibhedlela zabantwana kuqakathekile ukuthi zihlale zihlanzekile ukuze imikhuhlane yabantwana ingasheshi imemetheke njalo abazali kufuze bananzelele abantwana lapho beze labo ezibhedlela

Ukufundisa abasakhulayo ngezokuthandana ezocansi kanye lokungaphathani kuhle kuqakathekile ngoba kwakha isizwe kubenza benanzelele ukuthi kuqakathekile ukuziphatha kuhle njalo kuqakathekile ukuthi baphathane kuhle bona ngokwabo abatsha kumele bafundiswe bananzelele ukuthi isizwe sakhiwa ngabantu abalonanzelelo kuzo zonke izinto.

Abantu abasebenza kwezempilakahle kuqakathekile ukuthi bahlale behlanganyela bexoxisana, ngalokho abahlangana lakho kwezempilakahle. Ikanti ke bebonisana lamaqhinga amatsha okuphatha izigulane kanye lezinto abahlangana lazo kwezempilakahle.

Abantu abasebenza ezibhedlela, kufanele bezigcine behlanzekile izikhathi zonke. Ukwenzela ukuthi bengaze bamemethekisa imikhuhlane kuzigulane abazibambayo, njalo kubelula ukufundisa izigulane, ngokuziphatha zihlanzekile.

Abadala bathi ukufunda kakupheli ngakho ke abezempilakahle baligolide emphakathini ngoba bayasiza ukumemethekisa ulwazi ngemikhuhlani evelayo ikanti ke langezindlela leyomkhuhlane engaphathwa ngayo nxa isithe yavela emphakathini.

Odokotela ababona ngezamehlo abaphonguku msukela umuntu bemuphe izibuko zokubonwa ezibizwa ngokuthi ngamangilazi kwesinye isikhathi kodwa baqala bamhlolisise ukuze babone ukuthi udinga izibuko ezikuzinga liphi.

Abantu abakhethwayo endaweni zethu zokuhlala ukuthi bancede abezempilakahle kuqakathekile ukuthi bebe ngabantu abahlakaniphileyo njalo abaphanga bafunde izinto ukwenzela ukuthi bangaphambanisi abantu abagulayo ezindaweni zabo zokuhlala.

Izibhedlela kufuze zihlale zilabodokotela labomongikazi abeneleyo ukwenzela ukuthi kungaze kwabanzima ukuthi abantu bathole usizo. Lanxa sebethe babuya ngobunengi ezibhedlela.

Abasafundela imisebenzi yezibhedlela kuqakathekile ukuthi bahlale bebona izibonelo laleyo msebenzi abazayenza nxa sebeqedile ukufundela umsebenzi. Ukuze baqeqetshe ngendlela ephezulu njalo babe lolwazi olujulileyo lalokho abazakwenza.

Abasebenza emawofisini ezempilakahle kufanele behlale behlanganela lezinye izisebenzi kwezempilakahle ukuze bebonisane ukut bengathuthukisa njan empilakahle njala bengaphatha njan izigulani ezibhedlela

Abantu abasebenza ezibhedlela kuqakathekile ukuthi bagqoke imvunulo lapho besiya khangela izigulane njalo besiyahlola imikhuhlane eziyigulayo ukuze bazivikele kuleyo mkhuhlane

Odokotela labomongikazi abelapha abantwana kuqalathekile ukuthi bebengabantu abalesineke kakhulu njalo abakwazi ukuphatha abantwana, ukwenzela ukuthi abantwana bangaze bahlukumezeka kakhulu ezibhedlela.

Abantu abasebenza ezindaweni zokucubungulisisa ngemikhuhlane kanye lokulungisa imithi ezibizwa ngokuthi ngama laboratory kuqakathekile ukuthi bebengabantu abaqeqetshileyo ukuze benelise ukwenza lowo msebenzi.

eminyakeni embalwa edlulileyo umhlaba wonke jikelele ue wahlukunyezwa ngumkhuhlane wokwehluleka ukuphefumula ngakho ke abezempilakahle basebenze nzima ukudingisisa ukuthi lo umkhuhlane ungelatshwa njani ulabo asbewugula njalo ungavikeleka kanjani kulabo abangakaze bawugule

kulezi insuku sokule mikhuhlane eminengi evelayo engazwisisekiyo ngakho kuqhakathekile ukuthi abezempilakahle bahlanganise amakhanda baxoxisane ngaleyo mkhuhlane ukuze bathole isombululo

Kuqakathekile ukuthi labo abahlola ngemikhuhlane bebelolwazi olujulileyo ngaleyo mikhuhlane ukuze benelise ukuyibamba lapho ikhona njalo benelise ukuthola imithi eqondileyo ukuthi bayelaphe.

Ababona ngezempilakahle kuqakathekile ukuthi bakhuthaze abamakhemesi ukuthi babelazo ingaja zamakhemesi emaphandleni ukwenzela ukusiza labo abahlala kulezo ndawo nxa bethe babalesidingo sokubana bathole imithi ngokuphangisa.

Amakhemisi athengisela abantu imithi ngudlu akufanelanga avunyelwe ukubana asebenze emphakathini, ngoba asengaba lobungozi empilweni zabantu njalo asengenza abantu bacine bengakholwa, bengethembi njalo ukuthi amakhemisi kuzindawo eziphakemeyo.

Amakhemisi athengisa imithi yokukhwehlela kuqakathekile ukuthi afune izincwadi zabodokotela lapho abantu bezothenga leyo mithi ngoba sokuvamile kulezi insuku ukuthi abantu bayisebenzise leyo mithi ngendlela ezingafanelanga.

Ukugcinakala kwemithi yamanje emakhemisi kuyinto ebaluleke kakhulu ngakho ke labo abasebenza emakhemisi kufuze kubengabantu abalolwazi njalo abananzelelayo kakhulu ukugcinakala kwaleyo mithi

lzibhedlela zonke kufanele zibe lamakhemisi azo ukwenzela ukuthi kube lula ukuthi izigulane zithole imithi eyiyo efaneleyo ukubana ziyithole ngemva kokubana ziyibhalelwe ngabodokotela kulokuthi zihlambe imango emide zidinga leyo mithi.

Kuqakethekile ukuthi amakhemisi abelemibhale ecacayo okukhombisa ukuthi ayindawo ezithengisa imithi yalabo abagulayo ukuze kungabi nzima ukuthi abonakale lapho abantu sebedinga usizo.

Abantu abasebenza emakhemisi kufuze kube ngabantu abalolwazi olujulileyo ngalowo msebenzi njalo kufuze bebengabantu abazimiseleyo ukuhlala befunda njengoba imithi yamanje ihlala intshintshantshintsha.

Emadolobheni kufuze kubelamakhemisi amanengi ngoba amadolobho azindawo ezilabantu abanengi kakhulu. Njalo abantu abanengi abahlala emaphandleni bathi nxa sebegula begijimele ukuyadinga usizo emadolobheni.

Amakhemisi kufuze aphiwe imvumo nguhulumende ukubana abasebenze njalo kufuze ananzelelwe ukuthi alezincwadi ezifaneleyo njalo eziwavumela ukuthi basebenze ukwenzela ukuthi kungabi lokuganga okuthile okwenziwa emakhemisi.

Uhulumende kufuze mele ahlolisise abantu abaqala ibhizimisi lamakhemisi. . Ukwenzela ukuthi lawamabhizimisi engaze acina eqalwa ngabantu abayizigilamkhuba. Abazathengisa amaphilisi, kumbe imithi yamanje, ngendlela engayisiyo. Lemithi icine isilimaza umphakathi.

Imithi yamanje isiyimihlobo eminengi etshiyeneyo ngakho kuqakathekile ukuthi umuntu aze lowo okufanele ukuthi awuthathe ukwenzela ukuthi engacini esezithola esesengozini owusebenzisa umuntu ongasiwo

Kuqakathekile ukuthi abantu abasebenza emakhemisi bebe ngabantu abahlanzekileyo njalo abanthanda ukuthi imithi yabo ihlale ibekwe ngendlela ecacileyo ukwenzela ukuthi lapho izigulane weziyifuna kungaze kwabanzi ukuthi itholakale

Amakhemisi ayindawo eqakathekileyo kumphakathi ngoba athengisa imithi. esiza abantu kwezempilakahle Ngakho ke kuyadingeka ukuthi umuntu wonke ahlale esazi lapho okulekhemisi duze lalapho ahlala khona.

Imithi yamanje yokukhwehlela yenziwa ngendlela ezitshiyeneyo. Kukhona imithi yabantwana, kubekhona imithi yabadala. Ngakho ke abathengisa emakhemesi kufuze bananzelele nxa bethengisela abantu limithi ukwenzela ukuthi bengaze bacina bethengisela abmtwana imithi yabadala esingabayingozi empilweni zabo.

abadala bathi elokufa alitsheli ngokunjalo imikhuhlane ayikaze yamemezela isikhathi lapho eza hlukumeza khona umuntu emzimbeni ngakho ke kubalulekile ukuthi ama khemisi ahlale evuliwe ukwenzela ukuthi abantubathole umuthi ngesikhathi bewudinga kakhulu

Nxa abasebenza emakhemesi bethengisela omama imithi yakwelapha abantwana kuqakathekile ukuthi bayihlolisise leyo mithi ukwenzela ukuthi bangacini bebapha imithi eyokulapha abantu abadala.

Amakhemisi kufuze abezindawo ezihlala zihlanzekile njengoba zithengisa imithi yokwelapha imikhuhlane eminye yemikhuhlane ebangelwa yikungahlanzeki kwezindawo lapho okuhlala khona abantu

Kuqakathekile ukuthi amakhemisi abezindawo ezilokukhanya okungaphezulu, ukwenzela ukuthi labo abathengisa imithi kulezondawo, bengaze bathwala nzima ukufunda imbhalo elotshwe kuleyo mithi abayithengisayo.

Eminye imithi ijika ibe yingongizi ma ingazange yaphathwa kuhle. Ngakho kuqakathekile ukuthi abamakhemisi bahle belolwazi olujulileyo ngokuphathwa kwemithi ukuze bayiphathe ngendlela eqondileyo.

Abamakhemisi kuqakathekile ukuthi behlale behlele imithi yabo ngendlela eqondileyo ukuze bangaze bacina sebehlupheka lapho abazothenga befuna imithi ethile ukuze bayithole.

Kungumlandu wabantu abasebenza emakhemisi ukuthi bazi ngemithi abayithengisayo ukuze bengathengiseli abantu imithi engasiyo njalo engaphenduka ibe yingozi kumpilakahle yalabo bantu ababathengiselayo

Abantu bamakhemesi kuqakathekile ukuthi uma bethengisela umuntu imithi baqale bahlole ukuthi ulazo incwadi ezibhalwe ngodokotela ngoba kulezinsuku abanengi sebehlukumeza leyo mithi beyenza izidakamizwa.

Amakhemisi kumele abe sezindaweni lapho abantu abahlala khona ukuze wonke umuntu enelise ukuthola imithi ngesikhathi esifaneleyo lapho eyidinga ngoba abanye basuke bagule ebusuku

amakhemisi kufanele abe leziboniso kanye lemibhalo ecacayo ukuze abadinga usizo bengaze bachitha isikhathi bebhodabhoda bedinga lolosizo emadolobheni kanye lasemaphandleni

Abamakhemisi kuqakathekile ukuthi babe lemibhalo ebonakalayo kalula ukuze labo abadinga uncedo lwemithi kubelula ukuthi babone lapho abangathola khona uncedo ngokuphangisa ukuze bangalimali.

Abantu abasebenza emakhemesi kumele kube ngabantu abafundele lowo msebenzi ukuze bengatholakali sebenikeza isigulane imithi engafanelanga ezasuke izilimaze kakhulu kulokuthi izelaphe.

abamakhemisi kuqhakathekile ukuba becine imithi ngendlela eziqondileyo njalo belandele izimiso eziphiweyo ukuze imithi abayithengisayo ingacini isiyingozi kulaba abayithengayo

Abama Ekhemisi kuqakathekile ukuthi bengaze bathengisa imithi yokukhwehlela ngobunengi bayo ngoba abantu kulezinsuku sebeyisebenzisa ngendlela ezingafanele ezenza benze kubi.

Amabhakane akhuluma ngezempilakahle kuqakathekile ukuthi ahlale etholakala ezindaweni zabantu zokuhlala ukuze abantu bonke bebelawo amathuba okubana bafunde ngezempilakahle njalo bafunde lokuthi kufanele baziphathe njani empilweni zabo.

Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle benze imikhankaso eminengi befundisa umphakathi ngokuqakatheka kokugeza izandla, ukwenzela ukwenqabela ukumemethekisa kwamagcikwane kwemikhuhlane evelayo. Njalo, kwenqatshelwe ukubana imikhuhlane ithelelwane kalula.

Imikhankaso ngomkhuhlane obizwa kuthiwa yimvukuzane .Isivamile endaweni ezinengi ngoba lomkhuhlane uhlasela abantu abanengi kungakhathalekile ukuthi ngomama kumbe obaba.

Labo abenza imikhankaso ngezempilakahle kuqakathekile ukuthi bafinyelele zonke izindawo lapho okuhlala khona abantu ukuze bafundise ngokujulileyo njalo bananzelele ukuthi wonke amaqembu abantu afundisiwe ngalezozifundo.

Imikhankaso ngezempilakahle iyaphathisa kakhulu umphakathi ngokwazi ngemikhuhlane ehlasela abantu njalo lokwazi ukuthi kufanele bethathe nyathelo bani lapho sebethe bananzelela ukuthi imikhuhlane isibahlasele

Ukuhlanganyela abantu bekhulumisana ngezempilakahle, kuyinto eqakathekileyo kakhulu, ngoba iyenza abantu benelise ukunanzelela ngemikhuhlane etshiyeneyo, njalo bebelolwazi olweneleyo ngayo.

Inhlelo zokukhuthaza abasezingeni laphakathi, labasezingeni laphezulu, ukubana bahlole igazi sezivamile njalo zilusizo kakhuluu, ngoba ziyenza labo bafundi bakwazi isimo sabo.

kuqakathekile ukuthi nxa abezempilakahle besenza imikhankaso yabo ngemikhuhlane emitsha evelayo bebelayo imitshina yabo yokuhlola izigulane ukwenzela ukuthi nxa bekhona abacabangela ukuthi bengaba sebelayo leyo mikhuhlane bahle bahlolwe khonapho bacwetshiswe ukubana bagijimele ezibhedlela

Imikhankaso ngokugcina indawo zethu zokuhlala zihlanzekile iqakathekile kakhulu njalo isivamile emazweni amanengi emhlabeni ukwenzela ukuthi abantu bengahlali ezindaweni ezingcolileyo njalo imikhuhlane ingaze yathola ukumemetheka kalula.

Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle basondelele izindawo zokuhlala kwabantu ukuze bananzelele izinhlupho kanye lemikhuhlane abantu abayigulayo behlezi emakhaya. Kulabanye abantu abangazihluphiyo ngokudinga usizo lwezibhedlela lapho bengezwa kuhle bakholelwa ukuthi ukusebenzisa imithi yesintu kuphela yikho okungabasiza okwezinga eliphezulu.

Abezempilakahle nxa besenza imikhankaso kuqakathekile ukuthi bebelazo izingwalo lamaphetshana achasisa ngalokho abayabe befundisa abantu ngakho ukwenzela ukuthi labo abenelisa ukufunda bawathole amathuba okuthi bazifundele ngaleyomikhuhlane.

Imikhankaso ngezempilakahle kuqakathekile ukuthi yenziwe lasezikolo ukwenzela ukulimukisa abafundi ngemikhuhlane emitsha evelayo njalo bacetshiswe ukuthi baziphathe njani nxa imikhuhlane isithe yavela kumbe yabahlasela ezikolo.

imfundiso ngokusebenzisa imitshina yokuhlola isiquku segazi emzimbeni iqakathekile ebantwini abadala ngoba iyabasiza ukuthi basebenzise limtshina bezihlole behleli emakhaya abo bengazange bachitha imali ukuya ezibhedlela ukuya hlolwa isiqubu segazi

Izifundo mayelana lemkhuhlane yegazi ziqakathekile emphakathini njalo kuqakathekile ukuthi abantu ma sebethole

Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle bahambele umphakathi lapho ohlala khona ukwenzela ukuthi lalabo abangenelisi ukufinyelela ezibhedlela kubelula ukuthi bathole usizo belatshwe imikhuhlane abayigulayo.

Umphakathi uyayidinga imikhankaso eminengi ngezempilakahle ngoba kulezinsuku isimnengi imikhuhlane evukayo njalo abantu abangayizwisisiyo okudinga ukuthi bacasiselwe ngayo.

Imihlangano ebanjwa ngabezempilakahle ezindaweni ezitshiyeneyo. Iqakathekile kakhulu ngoba iyaphakamisa izinga lokwelatshwa kwemikhuhlane njalo lokubamba imikhuhlane eminye evelayo.

Amabhakane akhuluma ngezempilakahle, kuqakathekile ukuthi abe khona ezindaweni zabantu zokuhlala ukwenzela ukuthi kubelula ukuthi nxa befuna ulwazi oluthile ngaleyo mkhuhlane bagijime bafunde kulawo mabhakane.

Umkhuhlane wemvukuzane yesibelethe usubhahile kulezi insuku ngakho omama kufanele bafundiswe indlela yokuziphatha ukuze behlale bevikelekile kulowo mkhuhlane ikanti ke laba abaswelela ukuthi bengabe sebelawo lowo umkhuhlane kufuze baqonqoselwe ukuthi bagijimela kubodokotela ukuze bayethola usizo olufaneleyo.

Imikhankaso mayelana lomkhuhlane wengulamakhwa ibalulekile kakhulu emphakathini ukwenzela ukuthi lumkhuhlane ungaze waqhubeka umemetheka kalula. Kuthi labo asebethe bawuthola, bengaze bafa ngenxa yokuswela ulwazi

kuqakathekile ukuthi bantu bafundiswe ngomkhuhlane wengulamagwe njalo kufuze bafundiswe ukuthi bangawenqabela kanjani lowu mkhuhlane njalo intsha kufanele ifundiswe ukuziphatha ukwenzela ukuthi ingawumemethekisi lowu mkhuhlane

Ukupha igazi mahala kuluhlelo oluqakathekileyo kakhulu ngoba lelogazi liyathathwa liyenikezwa labo abalidinga kakhulu ezibhedlela njalo sokusize imiphefumulo eminengi kakhulu.

Imikhankaso ngezempilakahle kuyinto eqakathekileyo kakhulu kuyoyonke indawo ukuze abantu bathole ulwazi olufaneleyo ngokuziphatha kanye lemikhuhlane evelayo ukuze bengaze bazithola sebehlukumezekile kakhulu.

Imfundiso ngezempilakahle kuyinto ebalulekileyo emuntwini wonke, ngoba kuyasiza ukubana sinanzelele ukubana eminye imikhuhlane esiba layo, kuyimkhuhlane eza ngenxa yokungaziphathi kahle, njalo kuyeneliseka ukuthi leyo mkhuhlane siyenqabele. Ngakho ke abantu ku.ele bayithole leyo mfundiso masinyane ukuze benqabele leyo mkhuhlane.

Abafundisa ngezokuzala bayaba fundisa omama nxa bezithwele kufane badle ukudla okwakha umzimba njalo lanxa sebekhululekile kufanele beqhubeke besidla lokho kudla ukwenzela ukuthi insane zabo zithole uchago olujiyileyo.

Ukuphatha insane ezisanda kuzalwa kuyinto edinga ubunono obukhulu ngakhoke labo abenza lowo msebenzi kufuze kube ngabantu abaqeqetshileyo kulolo gatsha njalo bebengabantu abalesineke esikhulu.

Ukuzithwala kuyisimo sempilo esidinga ukunakekelwa kakhulu kubomama ngakho ke omama bayathola imfundiso ejulileyo ezibhedlela lapho bezithwele ukuze benelise ukuphatha ngendlela efaneleyo.

Abantu abangomama kuqakathekile ukuthi bebe lolwazi ngemikhuhlane ehlasela abantwana, ukwenzela ukuthi baphangise banenzelele abantwana nxa sebethe bahlaselwa yile imikhuhlane babagijimisele ezibhedlela ukuze bathole usiso olufaneleyo.

Ngenxa yokusetshenziswa kwemitshina ezibhedlela sokulula ukuthi umama ozithweleyo agijimele esibhedlela ayohlolwa kubonakale ukuthi umntwana ngoyini ukwenzela ukuthi enelise ukuthengela umntwana impahla ezifaneleyo elandela ubulili bakhe.

Kuqakathekile ukuthi omama bafundiswe ukuvikela inzalo .Ukwenzela ukuthi bengazitholi sebezele abantwana abanengi kakhulu . Abangenelisi ukubagcina njalo babaphe imvunulo eyeneleyo. Kanye lokudla okweneleyo

Omama abathatha amapilis okuzivikela ukuzithwala, kuqakathekile ukuthi balandele izipimo lezilinganiso abaziphiwe ngo mongi labo ngomongikazi njalo bewathathe ngendlela eziqondileyo.

ukuhlola amankazana azithweleyo bekuyinto enzima kakhulu ekadeni kodwa ngokuthuthuka kwemfundiso kanye lemitshina esikhona kulezi insuku sokuyinto elula njalo sokusenza ukuthi abazithweleyo bangaze bafa bezithwele ngenxa yokuswela ulwazi njalo bathola imfundiso eqakathekileyo ukuze baziphathe kahle ngalesosikhathi

Kuqakathekile ukuthi amankazana labomama bafundiswe ngezindlela zokuzivikela ukuzala njalo bafundiswe lokuthi bazisebenzise kuhle ukuze zingabalimazi emzimbeni yabo.

Umkhankaso ngokuziphatha kwabomama kuyinto eqakathekileyo kakhulu, ukuze omama bathole ulwazi ngokuziphatha njalo baluqhubekisele phambili ebantwaneni, njengoba sisazi ukuthi omama yibo abalemfundiso eziqakathekileyo njalo yibo abafundisa umntwana kusukela emncinyane aze abe ngumuntu omdala belokhu bemqondisa ngendlela eziphakemeyo.

Ukusetshenziswa kwemitshina ukuhlola labo abenza ngezemidlalo, kuqakathekile kakhulu. Ngoba kuyasiza ukuthi kukhombise isimo sabo, bengakaze baphatheke emidlalweni engasuke ibe yingozi kubo.

Imidlalo iyasikholisisa thina umphakathi kodwa abaphathekayo ekuyenzeni bayahlangana lezingozi ezinengi kwesinye isikhathi ngakhoke kuqakathekile ukuthi lapho bethe bahlangana lezingozi balimala bathole usizo lokwelatshwa masinyane njalo bathole usizo olufaneleyo.

Abantu abathanda kuzivoxavoxa labo kwezinye izikhathi bayazithola sebegula imikhuhlane ebangelwa yilokho kuzivoxavoxa ngakho kuqakathekile ukuthi imithi elapha imikhuhlane ebangelwa yikuzivoxavoxa ihlale iseduze njalo itholakala lula.

Ukuhlulwa lokwelatshwa kwalabo abahlala besenza ezemidlalo, kubalulekile kakhulu emphakathini ngoba kwenza abantu bakhuthale kwezemidlalo besazi ukuthi lapho sebethe bahlangana lobungozi obuthile kulula ukuthi bathole usizo ezibhedlela kanye lasemakiliniki.

Ingalane yokuthwala olimeleyo. Kuqakathekile ukuthi itholakale lapho abantu abenzela khona imidlalo ukwenzela ukuthi nxa engaba khona ongabe eselimele aphange athole usizo lokuthwalelwa ngaphandle kwenkundla yemidlalo.

Kuqakathekile ukuthi nxa abantu besenza imidlalo kuhlale kulabantu bezempilakahle eduze ukwenzela ukuthi labo abayabe sebelimele baphange bathole usizo kwabezempilakahle abayabe beseduze.

Ukuzivoxavoxa kuyindlela enhle yokugcina imizimba yethu iqinile. Njalo abantu bayakhuthazwa ukubana bahlale bezivoxavoxa ukuze inyama lamathambo abo kuqine kungaze kwahlaselwa yimikhuhlane kalula.

Abantu abathanda ukuzilolonga kufanele behlale bexhumana labezempilakahle ukwenzela ukuthi bazi imithi evumelekileyo ukubana isetshenziswa lapho abantu bezilolonga ukwenzela ukuthi bengazitholi sebengena ezingozini ngenxa yokusebenzisa imithi engayisiyo ngesikhathi sokuzilolonga.

Ukuzivoxavoxa kuqakathekile kwezempilakahle ngoba kuyasisiza ukuthi sigcine njalo silondoloze imizimba yethu, ingaze yabanjwa yimikhuhlane kalula njalo siyenelise ukuzivikela kweminye imikhuhlane eza ngenxa yokuziphatha.

Abantu uma bezivoqavoqa, kuyadingeka ukuthu bagqoke umvunulo efaneleyo, ukuze benelise ukuziyelula, njalo benze lokhu abadinga ukubana bekwenze bengelakho khuhlukunyezwa yimphahla abayigqokileyo.

ukuzelula kanye lokuzivoxavoxa kuyindlela eqakathekileyo yokubana sinanzelele ukuba imizimba yethu kayiphenduki ibe yilokhu esingakuthandiyo njalo kakubi lula ukuthi ibanjwe yimi khuhlane

Njengoba kuthiwa amanzi ayimpilo, aqakathekile njalo ekuzivoxavoxeni .Umuntu uyadinga ukubana ahlale enatha njengoba ezaginqa okwedlulisileyo njalo ewome okuzamenza adinge ukubana anathe lawo manzi okwezinga eliphezulu.

Ukunatha amanzi kuyinto eqakathekileyo kakhulu nxa abantu bezivoxavoxa ukuze kwenqabele ukuba imizimba ingaze yoma kakhulu kucine kusiba yimikhuhlane lokhu kuzivoxavoxa abayabe bekwenza.

laba abadlala umdlalo ka nobhutshuzwayo kulula ukuthi bazivikele ekhuhlaneni wokukhuphuka kumbe wokwehla kakhulu kwesivinini segazi osokungenza ukuthi abantu befe isikhathi sabosingakafiki

Ukuzivoxavoxa kuyinto eqakathekileyo empilweni yethu abantu kuyasisiza ukubana senqabele imizimba yethu ukubana ingabanjwa yimikhuhlane eminengi etshiyeneyo . Amazwe ayaphatheka kwezemidlalo ukuze asize abantu babo ukuze bangabanjwa yimikhuhlane njalo behlale bekholisa leyo midlalo.

Imitshina yokuhlola labo abalimeleyo emizimbeni yabo, iqakathekile kakhulu ekubaphathiseni ukubana baphange basile lapho bethe balimala, njalo kuqakathekile ukuthi itholakale lasezibhedlela ukuze usizo lutholakale.

Ukusetshenziswa kwabomabonakude kanye leminye imitshina esetshenziswa ekwelapheni izigulane kuqakathekile kakhulu ngoba lokhu kwenza umsebenzi ubelula njalo omabonakude bayasiza odokotela ukuthi baxhumane lezigulane zabo ukuze bananzelele ukuthi ziyalandela izinqumo kanye lezimiso abayabe beziphiwe.

Izindlela zokwelapha zakulezinsuku lapho okusetshenziswa khona omakhalekhukhwini zenza ukuthi abantu bathole usizo masinyane njalo bengaze bahlukuluzeka kakhulu bedinga usizo lapho sebegula

Ukusetshenziswa kwemitshina ekuhloleni izigulane kanye lokusetshenziswa kwamacomputer kuqakathekile kakhulu ngoba sokusenza ukuhlola izigulane kubelula njalo imikhuhlane ibanjwe yona ngqo eyiyo ehlasele abantu kungaze kwacatshangelwa ngemikhuhlane

Ukuthuthuka kwemitshina esetshenziswa kwezempilakahle kuyinto enhle kakhulu kuyasiza ukuthi abantu abagulayo bethole usizo masinyane kubodokotela bengazange balugxoba ngitsho lakancinyane ezibhedlela

Ukusetshenziswa kwama computer kanye labo kwabomakhala ekhukhwini kwezempilakahle kuyinto enhlekakhulu njalo sokwenze ukucubungulisisa ngemikhuhlane kwabayinto elula kakhulu ebantwini njalo kuyasiza kulabo abayabedinga usizo beluthole ngoba ukuxumana sokuyinto elula.

ngenxa yoku thuthuka kwe thekhinologi kulezi insuku sokuseneliseka ukuthi abantu belatshwe besendaweni zabo zokuhlala odokotela besezibhedlela kumbe besendaweni zabo lapho abasebenzela khona

Imitshina yokwelapha buqamama iqakathekile ngoba iyasiza ukuthi labo abahlala ezindaweni ezikude lezibhedlela bathole usizo masinyane bengakaze bahlukumezeke kakhulu

Abemfundo yezeScience bathi izihlahla ziqakathekile ngoba zisipha umoya wokuphefumula, ikantike abenza imithi yesintu labo bathi izihlahla ziqakathekile ngoba zisipha imithi esenza sivikeleke emkhuhlaneni kumbe yelaphe imikhuhlane. Lokhu kusikhombisa ukuthi izihlahla ziqakathekile empilweni yabantu.

Ulwazi ngemithi yesintu beselusiya lutshabalala , njengoba ekadeni babengekho ababeloba ngalo njalo labo abakade belolwazi olujulileyo bebengathandi ukulwabelana labanye. Ngakhoke kulezi insuku kuyakhuthazwa ukuthi labo abalolwazi balulobe phansi ukuze lusize abezayo kusasa .

Ekadeni bekukholelwa ukuthi imithi yesintu isetshenziswa zinyanga kodwa kulezinsuku abantu sebenanzelela kuqakathekile ukusebenzisa imithi ngoba inengi lakhona bayithola eduze lalapho abahlala khona kanti ke iyasiza kakhulu.

Umhlafutho yisihlahla esiqakathekileyo kakhulu abanye bathi amahlamvu akhona engagcotshwa afakwe ezinyweni elibuhlungu ashesha enze ubuhlungu behle njalo izinyo libe ngcono.

Uhulumende waphuma lesisombululo sokuthi izihlahla zingaganyulwa mahlayana. Ukwenzela ukuthi zingaze zatshabalala ikanti ke lalezo ezisipha imithi yesintu kufanele zihlale zilondolozekile.

Ukungani kwezulu kuyaphambanisa izinto ezinengi imithi yesintu layo iyaphambaniseka nxa ingatholanga izulu eleneleyo ezinye izihlahla ezidinga izulu ukubana zithele izithelo kwezinye izikhathi sezingatheli kuhle nxa zingatholi amanzi eneleyo lokhu ke kwenza imithi yesintu isilele ngalez zikhathi.

Imithi yesintu etholakala eduze lezindawo zethu zokuhlala kuqakathekile ukuthi siyilondoloze kuhle ukwenzela ukuthi inga ze yatshabalala sithi lapho sesiyidinga singasayitholi.

Ekadeni imithi yesintu ibisaziwa kakhulu zinyanga, njalo inyanga bezilabantu bazo ababizwa ngokuthi yizimbo abayibo abakade bedinga leyo mithi eze layo ezinyangeni, ngakho abanengi ngalezinsuku lokhe bekholelwa kikho konke lokhu ukuthi imithi yesintu yimithi yenyanga.

Ulwazi ngemithi yesintu luqakathekile kithi sonke kuyadingakala ukubana lolo lwazi lulondolozwe njalo lulotshwe phansi ukwenzela ukuthi abantwana abazazalwa eminyakeni ezayo labo baluthole lololwazi lusekhona.

Abalolwazi ngemithi yesintu kufuze kube khona lapho ababhala khona phansi ukuze lolo lwazi lungaze lwatshabalala lapho sebedlule emhlabeni. Njalo lathi intsha kufuze sizihluphe ngokwazi ngemithi yesintu.

Imithi yesintu isukela kundalo yomuntu lapho sibona umuntu efakwa engadini yase ideni lapho aye khangelelwe khona ukuthi adle izihlahla athole ukuphila okuyikukhombisa ukuthi imithi yesintu iqakathekile

Kuqakathekile ukuthi abantu behlale besazi ngemithi yesintu etholakala eduze lezindawo lapho abahlala khona ukuze bengaze bahlukuluzeka kakhulu lapho sebethe bahlaselwa yimikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi labo abalungisa imithi yesintu bayilungisele endaweni ezihlanzekileyo. Njalo, bananzelele ukuthi izihlahla abazisebenzisa ukwenza leyo mithi zihlanzekile lazo, ngoba imithi yabo isingaba yingozi nxa ingaba ihlangene lamagcikwane.

Ezinye izihlahla sezingabonakala engathi azilalo uncedo kodwa ziqakathekile kakhulu kulabo abazi ngemithi yesintu ngoba bayazivoxavoxa bazihlanganise lezinye izihlahla besezisiba luncedo kakhulu empilweni zabantu.

Ukufakwa kwemithi yesintu emabhodleni kuqakathekile kakhulu. Loba lokhu ukuthi igcineke kuhle njalo ingaze yacina isihlanganyela lamagcikwane . Osokungenza labo abayisebenzisayo bebanjwe yimikhuhlane ikantike bona bekhangelele ukwelapha leyo abalayo.

Umhlafutho uyaziwa uyisihlahla kakhulu ekwenzeni imithi yesintu abanye bayawusebenzisa ekwelapheni amazinyo abahlungu ikanti ke abanye bawusebenzisa ngezindlela ezinengi ezitshiyeneyo

Kayisiyo yonke imithi yesintu etholakala lapho abantu abahlala khona .Eminye yakhona kunzima kakhulu ukuthi bayithole .Ngakho ke kuqakathekile ukuthi nxa sesithe sayithola siyilondoloze .Njalo sinanzelele ukuthi abantu bonke abayidingayo bayayithola ngesikhathi beyifuna.

Ukunanzelela ukuthi imithi yesintu iqakathekile Uhulumende wakubona kufanele ukuthi laba abelapha ngemithi yesintu labo baphiwe izicoco njengalaba abelapha ngemithi yamanje eyesilungu

Kulezinsuku sekukhona indawo okuthengisa imithi yesintu , njalo limithi iqakathekile kakhulu ukuthi abantu bayisebenzise ezimpilweni zabo, ngoba ilamandla yokwelapha njenge mithi yamanje.

ugaja olubona ngezokuhlola ukudla kanye lemithi esetshenziswa elizweni luqhakathekile kakhulu ngoba imithi liyenqhabela ukuthi imithi enga vumelekanga kumbe ukudla okunga vumelekanga elizwenoi kutholakale sokuthengiswa ezitolo

Eminye imizimba imithi yesintu iyasetshenziswa ukuhlambulula imizimba kanye legazi lethu ukwenzela ukuthi singazesa hlaselwa lula yimikhuhlane ngakho kuyakhuthazwa ukuthi abantu behlale besazi ngemithi yesintu esetshenziswa ukuhlanza imizimba.

Abenza imithi yesintu bayakhuthazwa ukuthi bayigcine endaweni ezihlanzekileyo ukwenzela ukuthi ingaze yacina ihlanganyela lamagcikwane angenza ukuthi izigulane zicine sezigula kakhulu lapho ziyisebenzisa.

Imithi yesintu iyatholakala kuzo zonke izindawo, into eqakathekileyo yikuthi abantu babelolwazi ngaleyomithi yesintu njalo bebekwazi ukuba isetshenziswa njani ukwelapha imikhuhlane ethile.

Ezinye izithelo zeganga ziqakathekile kakhulu ekwenzeni imithi yesintu. Ziyonyiswa, zicholwe besezihlanganiswa lezinye izithelo besokusenza imithi elaphayo kakhulu imikhuhlane esilayo.

Imithi yesintu layo ilusizo kodwa kudingeka ukuthi abantu bebe lolwazi olujulileyo ngayo bengakaze baqale ukuyisebenzisa ngoba ayilaso isipimo sokuyisebenzisa.

Imbanje kwakuyisihlahla esasisetshenziswa emithini yakudala kodwa okwakhathesi kwananzelelwa ukuthi ilobungozi obuthile ngakho kufuze isetshenziswe ngabantu abalobuchwepheshe obuphezulu.

Ukuxubha amazinyo kuyinto eqakathekileyo kakhulu ngoba kuyawagcina kuyawalondoloza ukuthi engaboliswa ngamagcikwane ikanti ke kugcina imilomo yethu inhlanzekile ukuze lathi singabanjwa yimkhuhlane kalula.

Icena liyisihlahla esiqakathekileyo kakhulu. Belisetshenziswa kakhulu emithini yesintu, kodwa manje siyalibona seliqala ukusetshenziswa lasemithini yesilungu leyo ehloliweyo, njalo kulungile ukuthi sibe lalo.

Kulezinsuku sezivamile izingatsha ezithengisa imithi yesintu ngoba layo iqakathekile ukusiza emizimbeni yethu lathi njalo siyayidinga kakhulu uma eyesilungu ingekho.

Ulwazi ngemithi yesintu lemithi yesimanje luqakathekile kakhulu ukuze siyenelise ukuqathanisa ukusetshenziswa kwayo lapho kudingeka ukuthi siyisebenzise njalo senelise ukuthi siyisebenzise ngendlela eqondileyo.

Imithi yesiNtu kuqakathekile ukuthi ilondolozwe njengoba intsha yakathesi isigijimela imithi yesilungu njalo ingasela ndaba layo imithi yesiNtu kuqakathekile njalo ukuthi abenelisayo bathole imfundiso ngemithi yesintu.

Imithi yesintu ibalulekile kakhulu emphakathini ngoba lalabo abasilela ezimalini, bayenelisa ukuthi bayithole njengoba itholakala ezihlahleni lapho abantu abahlala khona. Ngakho ke, kuqakathekile ukuthi abantu behlale besazi izihlahla ezelaphayo eziseduze lalapho abahlala khona.

Imithi yesiNtu ifuna umuntu abelolwazi olujulileyo ngayo ngoba ezinye ziyafana lalezo ezelapha imikhuhlane ngakho kumele umuntu azazi ukuthi angaziphambanisi.

Imithi yesintu layo ilungiswa ngobungcwethi njengemithi yamanje, iyadinga ukuthi abantu babelolwazi lokuthi ilungiswa njani njalo ihlanganiswa njani ukwenzela ukuthi ingabi lobungozi ebantwini.

Umkhwazakhwaza yisihlahla esiqakathekileyo kakhulu empilweni zabantu. Abasakhulayo bawusebenzisa njengesihlahla sokutshelela ikanti ke abadala bona abakwazi ngemithi yesintu bayakwazi ukuthi uqakathekile njengomuthi wesintu kakhulu empilweni zabantu.

Kuyinjabulo ukubona izulu lisina kakhulu elizweni ngoba izihlahlakazana ziyathola ukuthelezelwa zikhule okwamagama njalo lemithi yesintu iyathola ukukhula ngendlela efaneleyo ukwenzela ukuthi abantu baqhubeke bethola usizo olukhulu kakhulu kizo izihlahla

Kayisizo zonke izihlahla eziyimithi yesintu, ezinye izihlahla zilobungozi ngakho ke laba abafisa ukusebenzisa imithi yesintu kufanele bebelolwazi olujulileyo ngezihlahla abazisebenzisayo.

Imithi etholakala ezihlahleni okungelula ukuthi abantu bazithole endaweni zabo zokuhlala, kuqakathekile ukuthi nxa isithe yatholakala iphathwe kuhle kakhulu njalo ilondolozwe ukuze ingaze yaswelakala lapho abantu sebegula.

Kayisiyo yonke imithi yesintu umphakathi ozwisisa ngayo ngakho ke kuqakathekile ukuthi singakaze sisebenzise imithi yesintu sidingisise ulwazi olujulileyo kulabo abazi ngemithi yesintu kangcono.

Eminye imithi yesintu yenziwa ngokuhlanganisa izihlahla ezinengi ezitshiyeneyo. Ngakhoke Kufuze labo abenza leyo mithi babelolwazi ngalezo zihlahla abazisebenzisayo. Ukwenzela ukuthi leyo mithi ingaze Yaba lobungozi empilweni zabantu.

Kuqakathekile ukuthi abantu behlale besazi lapho abangathola khona imithi yesintu lapho beyidinga ukuze bengathi sebegula sebedinga usizo besebethwala nzima ukuthola leyo mithi.

Imithi yesintu yehlukene eminye ivelela empandeni zezihlahla eminye ivelela kuzithelo eminye ivelela emahlamvini ngakho abantu kufuze behlale besazi ukuthi izihlahla ezithile imithi yazo itholakala ngaphi kwakhona

Icena ngumuthi wesintu osetshenziswa kakhulu ezintweni ezinengi ezitshiyeneyo. Liyelapha imikhuhlane yabantu ikanti ke lasezinyamazaneni liyasebenza ngakho ke kuqakathekile ukuthi labo abalaziyo njalo abakwazi ukulisebenzisa balobe phansi ukwenzela ukuthi lololwazi lusize abantu abanengi kakhulu.

Ekadeni bekukholwelwa ukuthi imithi yesintu ayihlanyelwa ikanti kulezi insuku kubalulekile ukuthi leyo imithi esiyaziyo siyihlanyele eduze lalapho esihlala khona ukwenzela ukuthi singabe sathwala nizma ukuyithola lapho sesiyidinga ngamehlo abomvu.

amanye amaluba angumuthi kakhulu empilweni zabantu ngakho ke kuqakathekile ukuthi labo abalolwazi ngalawo maluba njalo lokuthi asetshenziswa njani ukwelapha imikhuhlane ethile bafundise abanye ukwenzela ukuthi abantu bengaze bahlukuluzeka ikanti ke belayo imithi eduze lapha

Abakade besebenzisa imithi yesintu ekadeni bebefihla kakhulu ulwazi ngaleyi mithi kodwa khathesi sokwananzelelwa ukuthi kuqakathekile ukubana labo bantwana abakwazi ngemithi yesintu baphumele egcekeni ukuze kulotshwe phansi imbali yaleyo mithi ingaze yatshabalala

Imithi yesintu iyatshiyana ngezindawo ngezindawo njalo kuyangokuthi yiziphi izihlahla ezitholakala kuleyo ndawo kuyadingakala ukuthi abantu abalolwazi ngomuthi wesintu kubeyibo abasebenzisa lezo zihlahla njalo bakhuthaze abantu ukuthi basebenzise izihlahla ziphi kumkhuhlane othile.

Abadala bangumthapho wethu wolwazi ngakho ke kubalulekile ukuthi intsha igijimele ebadaleni ukudingisisa langoku cubungulisisa ngemithi yesintu ukwenzela ukuthi sinanzelele imithi ebalulekileyo empilweni zethu.

Ukudla esikudlayo kulomthelela omkhulu kakhulu empilweni zethu ngakho ke kubalulekile ukuthi wonke umuntu ananzelele ukuthi lapho ahlala khona ulimile izilimo ezingamsiza ukuthi athole ukudla okuthile emzimbeni wakhe.

Ulwazi ngemithi yesintu luqakathekile kakhulu, ngakho kuyadingakala ukuthi abantu bafundiswe ngaleyomithi, njalo bafundiswe ukuzilimela yona emakhaya abo ukuze bathole usizo ngesikhathi esifaneleyo.

Kuqakathekile ukulondoloza izihlahla ngoba inengi lazo ezitholakala ezindaweni esihlala kizo zibalulekile empilweni yethu njalo ziyimithi engenelisa ukubana ziselaphe emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo.

Imithi yesintu kayitholakali egangeni kuphela, siyenelisa ukuba siyithole emakhaya ethu njalo siyilondoloze ngendlela esithanda ngayo ukuze siyisebenzise ngesikhathi lapho siyidinga kakhulu

Imithetho elawula ukusetshenziswa kwemithi yesintu iqakathekile kakhulu, ukwenqabela abantu ukuze bengaze bahamba beqilwa yilabo abazenza abakwazi ukwelapha ngemithi yesintu.

Izihlahla zeganga lazo ziyalidinga izulu ukuze zikhule kuhle ,zisiphe ukudla, ikanti ke lemithi esiyidingayo ukubana siqinise imizimba yethu njalo sibe lempilakahle.

Ukulondoloza izihlahla kuyinto eqakathekisa kakhulu ngoba ziyasipha ukudla njalo ziyasipha imithi eqakathekisa kakhulu empilweni zethu njalo ziyasisiza ukuthi siphile nsuku zonke

Nxa umuntu esebenzisa imithi yamanje akufuzanga ayixubanise lemithi yesintu ngoba ukuyixubanisa kuyasuka kwenze umzimba ungasathathi kahle imithi okufanele iwelaphe.

Imithi yesintu nxa isetshenziswe ngendlela eziqondileyo ilusizo kakhulu kumpilakahle yabantu yansuku zonke. Njengoba sibona ukuthi ababephila ekudeni babesenelisa ukuyisebenzisa baphile.

Izihlahla ziyimpilo njalo ziyasiza kakhulu ukulungisa imithi eyiyo esiza ukubana sithole impilakahle lapho sithe sahlangana lemikhuhlane ekuphileni kwethu kwansukuzonke.

Imithi yesintu ayilazo izipimo osokungasuka kwenzelwa ibiyengozi empilweni zethu nxa ingasasetshenziswanga ngendlela ngakho ke kuyadingeka ukubalabo abalolwazi ngayo balumemethekise lolo lwazi

Amanye amaluba ayesetshenziswa kudala ukwelapha imikhuhlane ngakho kuyadingakala ukuthi abazempila kahle bacubungulisise kakhulu ngalawo maluba ukuze labo benelise ukuwasebenzisa emithini yamanje.

Imithi yesintu kumele sibelolwazi layo lapho singakaze siyasebenzise ukuze singagcini singena engozini yokubana sidle ezinye isihlahla ezingasuka zisilimaze emizimbeni yethu.

ukudla esikudlayo nsuku zonke lakho kuyimpilo ngakho kuqakathekile ukuthi sihlolisise ukuthi lokhu esikudlayo kusipha mpilo bani njalo siyakuthola ngendlela ezifaneleyo

Eminyakeni eyedluleyo ababe lolwazi lwemithi yesintu bebefihla kakhulu yikho osekusenza ukuthi imithi yesintu ingaze yaziwa kangako ngabantu besimanje ngoba ingelakho lapho elotshwe khona phansi

Izihlahla zemithi yesintu siyenelisa ukubana ukuthi sizihlanyelele zona emakhaya njalo sizilondoloze ukuze senelise ukuthola imithi leyo ngesikhathi siyidinga noma ebusuku noma kusemini.

Ngokunanzelela ukuthi ichena liyinsika yempilo kuthina abantu, abantu abanengi sebezihlanyelela lona ezindlini lasemakhaya ukwenzela ukuthi kubelula ukubana balithole lapho belidinga.

Abezescience bathi izihlahla ziqakathekile ekusipheni umoya wokuphefumula zisiphe njalo ukudla. Ikanti ke esintwini izihlahla ziyinsika yemithi elokuphatha impilo zethu kakuhle